Wanti amma as irratti argamaa jiru kun morma namaa tahee morma ijoollee shamarranii ykn ijoollee dubaraa kan taateedha. morma dubaraa kanatti faaya bareedinaa fi miidhaginaa morma isheetti kaawwattee akka ajaa'ibaatti bareeddee jirti.

Qoriin muka Heexoo, baddeessa, waddeessa fi kanneen biroo irraa ogeessa hojii ogummaa hojii tolchuu fi hojii mukaa kan biroo bocuun beekkamuun hojjatamu yommuu ta'u, Nyaata keessa kaa'uu fii qabatanii deemuuf gargaara. Hawaasa Oromoo Arsii, Baalee fi Harargee biratti baay'ee beekamaadha.

Gosa allaatti bifa bareedaa qabdu, naannoo bosonaatti lama ta'anii dhaabbachaa jiru. Qomi ishee jalli bifa adii qabu. Dugda isaanii irra ammoo bifa gurraacha qabu. Naannoon afaan isaanii ammoo bifa diimaa qaba.

Namoota waan mataatti kaawwatamu wal fakkaataa kaawwatanii tarree galanii dhaabataniidha. harkatti meeshaalee garaa garaa qabduutti qabatanii jiru. Uffata ciccimaa fi qorraaf ta'u uffatanii jiru. Bakki isaan jiran kun naannoo qorraa wayii fakkkaata.

Bakki kun, bakka hedduu magariisa'aa ta'ee dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni fi margi magariisni kan jiran yoo ta'u, bakki kun bakka baay'ee haw'ataa dha. Kana malees mukti guddaan damee hedduu fi baala babal'aa qabu ni jira.

Bakkeen kun iddoo qophii guddaadhaf bareeffamee qophaa'ee jirudha. Innis teessoo waltajjiirra jiru kan guyyaa gaa'elaa misirroon irra taa'anidha. Bakkeen kun abaaboo garaagaraa baay'ee babbareedoo ta'aniin miidhagee jira. Ibsaan ifee jirus caalatti bareedina dabaleefi jira.

Namoota baayyinaan bakka tokko yookaan galma tokko keessatti argamanidha. Namoonni kunneen namoota wal gahii hirmaachaa jiranidha. Isaanis bishaan dhugaatii tokkoon tokkoon isaanii of biraa kan qabanidha. Dhiironnis dubartoonnis ni argamu.

Namoota sirba aadaa oromoo kan ta'e sirba shawaa kan sirbaa jiranidha. Isaanis shubbistoonni dubara sadiifi dhiira sadii yoo ta'an, kan sirba baasu tokko isaan gidduutti sirba baasaafi jiranidha. Isaanis uffata aadaa sirba isaanii waliin deemu uffatanii jiru.

Akka biyya kanaatti marqaa nyaachuun baratamaadha. Nyaanni kun garbuun daakameetu irraa qophaa'a. Keessumaa akka aadaa lammiilee biyya kanaatti dubartiin yeroo deessu nyaata kanatu nyaatama. Kanaaf jecha dubartoonni naannoo deessuu kanaa jiran guyyicha hawwiidhaan eeggatu.

Ispoortiin sosochii qaamaa yeroo ta'u namoonni fayyummaa isaanii eeggachuuf akkasuma boca qaama isaanii bareechuuf yookaan sirreessuuf kan hojjetanidha. Ispoortii kunis kan aadaa fi Ispoortii kan ammayyaa jedhamun bakka lamatti qoodamu. Bakka kanatti shammaree gosa Ispoortii ammayyaa hojjettu argina.

Yeroo durii kaasee hanga dhiyoo kanaatti manni biyya kana keessatti ijaaraman gabaabfamanii ijaaramaa turan. Haata'u malee bakkeewwan tokko tokkotti ammayyuu haala kanaan ijaaramaa haa jiraatu malee namoonni baay'een dheeressuudhaan ijaarrachuu jalqabaniiru. Kun immoo miidhagina manichaa dabaluu danda'a.

kitaaba namni siyaasaa fi hayyuun barreesse kan mata dureen isaa "hin gaabbu" jedhu kan afaan oromoon barreeffameefi afaan amaariffaatiin barreeffamedha. kan kana barreesse kun ammoo nama maqaan isaa Jawaar Mohammed jedhamudha.

Qotee bulaanis ta'e uummanni biroon lafa misoomsuun galii isaanii guddifachuu ni danda'u. Lafti biqilaan irratti margee jiru kungosoota muduraa keessaa tokko kan ta'edha. Muduraa fi kuduraan fayyummaa keenyaaf baay'ee gaariidha!

Kun oomisha Regaal jedhamuudha. Qodaa pilaastikaatti naqamee, saamsamee jira. Qodaa kana irra barreefamoonni garaa garaa kan waa'ee oomisha kanaa ibsan irratti barreeffamanii jiru. Qodaan kun lafatti kufee argama. Qadaadi qodaa kanaa bifa magariisa qaba.

Akka biyya kanaatti fedhii maamilaa guutuudhaaf daldaltoonni bakka guddaa irratti daldala huccuu hojjetan uffata baay'ee dhiyeessuudhaan filannoo maamilaa eeganii gurgurachaa jiru. Kum immoo gatii tasgabbeessuu keessattis qooda qaba. Kana malees namoonni bakkuma tokkoo waanta barbaadan akka argatan isaan taasisuu danda'eera.

Bunni biyya kamiitti iyyuu beekamtii fi faayidaa guddaa kan argachaa jirudha! Dubartiin kun shinii bunni itti dhugamu dhiqxee, jabanaa bifi ishii adii faaya miidhagaan kuulamtee jirtu waliin qopheessitee kan jirtudha.

mana kuusaa yookaa dunkaana uffataati. as keessatti ammoo uffanni baayyeen kan argamaa jiru yoo ta'u innis baayyinaan uffata aadaa kan ta'edha. namoonni bitachuuf dhufanis kan dunkaana kana biratti argamaa jiranidha.

Kun dhugaatii Maangoo kan Maaza jedhamuudha. Dhugaatiin kun qodhaa pilaastikaatti naqamee saamsamee jira. bifti isaa burtukaanawaadha. Qodicha irra asxaan dhaabatichaa bifa firee maangoo qabu wayiitu jira. Qadaadi isaa bifa magariisa qaba.

Namoonni hidhata raayyaa ittisa biyyaa yookin uffata poolisii uffatanii alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa fi mootummaaa naannoo Oromiyaa qabatanii hiriiraan deemaa jiru. Hundi isaanituu kophee gurraacha keewwatanii imalaa jiru. Baay'inaan alaabaa Oromiyaatu argama.

Habaaboo nam-tolchee halluu bifa diimaa, adii fi magariisa qabu kan baattuu keessa kaawwamee jiru. Habaaboon harka namaan uumaman kun baay'ee kan miidhaganii fi simboo kan qabanidha. Mana nyaataa fi bakka wal-gahii akkasumas bakkoota birootti mana miidhagsuuf kan oolanidha.

Nama firii oomisha bunaa diimatee jiru funaanaa jiru. Namni kun oomisha biqiltuu bunaa ooyiruu lafa qonnaa keessa dhaabbatee jiru irraa firii isaa ciraa kan jirudha. Bunni gosa oomishaa lafa qonnaa irraa argamu kan galii guddaa argamsiisudha.

Kun iddoo baazaarii yookiin immoo dunkaana kitaabileen baay'inaan itti gurguramanidha. namoonni baay'inaan kitaabilee kan bitachuuf hiriiranii argamu. Namoonni kitaaba bitachuuf yeroo nama gurguru faana haasa'an illee ni mul'ata. Bakki kun baay'ee bal'aa yoo ta'u kitaabileenis baay'inaan argamu.

Dubartii bishaan waraabaa jortuudha. dubartiin tuni wayyaa halluu magariisa qabu uffattee jirti. bishaan isheen waraabaa jirtu Kuni bishaan nafatti qicattee jiruudha. dubartiin tuni Luka isheettii kophee hin godhanne. dhagaarra teessee gadi jettee waraabaa jirtu.

Kitaabni afaan Oromoo mata dureen isaa ' Kana kan Dubbii Ta'e ' jedhu minjaala irra taa'ee jira. Jalaan laallee waloo 1ffaa barreeffamni jedhu jira. Barreessaan kitaaba kanaa Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaa jedhama.

Kophee dhiirotni kaawwatan tokko kan duubni isaa ol ka'aa ta'eedha. Kopheen kun halluu gosa lama: diimaa fi adii qaba. Kopheewwan gosa akkanaa yeroo hammaa gabaa irratti gatiin isaanii baay'ee qaaliidha.

Dhalli namaa sababa adda addaaf walitti qabamuu. Mana amantaa keessatti yeroo walitti qabaman, walii wajjiin waaqeffachuuf, faarfachuuf akkasumas waliin waaqa itti amanan kadhachuuf ta'uu danda'a. Akkasumas waa'ee amantaa isaanii irratti mari'achuuf walitti qabamuu danda'u.

Haadha mucaa ishee dugdatti baattee harka ishee of fulduratti qabdee dhaabbattee jirtudha. Isheenis ilmoon ishees as galagalanii kan kolfaa jiranidha. Isheenis shaashii gurraacha mataa isheetti hidhattee jirti. Duuba isaanii keenyaa keellootu jira.

Ijoolleen shamarranii sadii waliin ta'anii taphachaa jiru . Ijoollee taphachaa jiran duuba roottoon bishaanii gurguddaan lama dhaabbatee jira . Roottoowwan dhaabbachaa jiran duuba immoo baalli mukkeenii mul'achaa jira . Mucayyoon takka harka ishee mudhii irra kaa'attee ilaalaa jirti.

Kutaa barnootaati. Barattoonni taa'anii barachaa jiru. Barsiistuun gaawonii uffattee barsiisaa jirti. Barsiistuun akkasumallee maaskii uffattee barsiisaa jirti. Kutaan barnootaa isaanii simintoo fi bilokeetiin kan ijaaramedha. Gidaara isaa irratti mallattolee fi barreefamoonni namusaan walqabatan barreefamanii argamu.

Kuni mana amantaa warra Islaamaati. manni amantaa kun mallatto amantaa Islaamaa kan ta'e gubbaa isaarratti urjii qaba. Dallaa mana amantaa kun alaabaa biyya Itoophiyaatu irratti fannifamee argama. Manni amantaa kun baay'uma ol dheerachuu isaa irraa kan ka'e samii keessa baheera.

Harmee buna danfisaa jirtu argaa kan jirrudha. Isheenis wantoota bunni ittiin danfufi ittiillee danfu of biraa kan qabdudha. Kanneen akka shinii , jabanaa, rakabootii fi meeshaa ixaanaadha. Mana keessatti argamti.

Meeshaa mana keessa yookaan bakka hojii keenyaatti keessumaa ammoo lafa mana nyaataa gara garaa hojjatanitti nyaata bilcheessuuf kan nu fayyaduufi mana keenyattis nyaata bilcheessuuf kan nu fayyadu sibiila irraa kan hojjatamedha.

Kuni gosa kompiitaraa keessa deskitooppii jedhama. Baay'inni isaanii lama yoo ta'u tokko gara duubatti gargalfamee kaa'amee jira. Inni tokkommoo gara fuulduraatti garagalfamee banamee kaawwamee jira. Foddaa isaa irratti loogoo dhaabbata maayikiroosooftitu mul'ata.

Kun diikoorii dha. Diikooriin meeshaalee bakka miidhagsan yoo ta'an, wantoota garaa garaa kan akka:pilaastika qilleensaan guutaman, uffata fi wantoota biroo irraa qophaa'u. Diikooriin kun, eebba barnootaatif kan qophaa'u dha. Diikooriin bakka yookin iddoo waan garaa garaatin bareeffamuu dha.

Iddoo hambaa seenaa dirree Sheek Huseen kan godina baaleetti argamuudha. Iddoon seenaa qabeessii kun keenyan isaa halluu adiin dibamee kan jiruudha. Haalli ijaarsa hambaa seenaa kanaa gaafa ilaalamu qaroominni saboota durii hagam waan jedhu na yaadachiisa.

Namoonni kun namoota baay'ee taa'anii taa'aa kan jiranidha. namoonni namoota gurguddoo ykn namoota umuriin isaanii bubbuleedha. akkasuma illee namoonni kun mataa isaanitti waan akka adii fakkaatu mataa isaanitti maratanii kan jiranidha. namoonni maree tahee jiru.

Suuraa Jabanaa bunaa fi firii bunaa eelee sibiilaa irratti akaawwamaa jirudha. Bunni dhugaatii baay'ee barbaachisaa fi namoota keessummaa ta'an ittiin simachuuf illee kan danfifamudha. Bunni sammuu hojii fi sababoota garaa garaan dadhabe haaromsuuf kan gargaarudha.

Kun, buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee dha. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Boolee magaalaa Finfinneetti kan argamu yoo ta'u, qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensaa Itoophiyaa dha. Daandii qilleensaa Itoophiyaa umurii dheeraa kan qabuu fi Afriikaa irraa guddinaan isa tokkoffaa dha.

Nyaata bargarii jedhamudha. Nyaati kun kanneen, akka daabboo, foon, baaduu, timaatima, qostaa fi kan kana fakkaatan irraa hojjatama. Nannawa isaatti kan argaman ammoo dinnicha waaddii(chipsii), qoqqocaa, dhugaatii juusii mangoo, dibatawwan dinnicha waaddiitti dibamanfaadha.

Namoonni muraasni waltajjii irratti argamu. Namoonni waltajjii irratti argaman kun; namoota meeshaalee muuziqaa garaa garaa kan aadaa taphatan, namoota ragadaa jiran saalan dhiiraa fi dubara ta'an akkasumas aartistii sirba sirbaa jiruu dha. Qophiin kun, qophii muuziqaa dha.

Kunneen meeshaalee yookiin faaya miidhaginaati. Faayonni kunneen irra caalatti harkaa fi mormatti kan kaawwatamanidha. meeshaaleen kun sibiilota akka warqii fi meetii irraa kan hojjatamanidha. Meeshaaleen kun kuuwwan isaanii argoggeetti kaa'amanii kanneen biroo ammoo saanduqa isaanitti naqamanii jiru.

Kontiinaroonni adda addaa handaara galaanaa irratti buufamanii jiru. Bishaan handaara galaanaa jiru qulqulluu fi balfa kan hin qabneedha . Kontiinaroonni handaara irra taa'aa jiran bifa adda addaa qabu. Kireeniin kontiinara doonii irraa buusu dhaabbatee jira.

Kuni mana Jiimiin keessatti hojjatamudha. Fakkiiwwan garaa garaa akka mana ispoortii ta'e agarsiisan fannifamanii jiru. Lafti isaa awwaara qaba. Taappellaan fakkii nama ispoortiin cimaa fi irree qabu agarsiisu ni argama.

Kuni Jaldeessa jedhama. Jaldeessi kun ilmoo isaa faana bosona keessatti argama. Bosonni kun sanyiin isaa adiidha. dudduuba isaa biqiloonni fii mukkeen gurguddoon jiru. Jaldeessi dandeetti muka koruullee qaba. Yeroo baay'ee qamalee faana wal fakkaata.

Dubartoonni akka fedhii isaaniitti uffata bifaa fi boca garaa garaa bitachuun uffachuu jaalatu. Dubartiin kun uffata isheetti tolu kan hojjaan isaa baay'ee gabaabaa ta'e uffattee ofirratti ilaalaa kan jirtudha. Innis uffata faashiniiti.

Gamoo mana jireenyaa ijaaramaa jiru. Ijaarsi gamoo kanaa gara jala isaatiin xumuramee kan jiruu fi daawwitiin itti tolfamee kan jirudha. Suuraan dubartoota lama ta'anii dhagaa bilookkeettii ijaarsaa dugda isaaniitti baatanii deemaa jiraniis ni mul'ata.

Fakkii gilaasha fardaa kan halluu diimaa cina isaa irraa qabuudha. Gilaashni fardaa kun kallatti lamaan faanaan isaa mul'achaa jira. Akkasumallee harki namaa hirkannoo gilaasha kanaa qabee jiru mul'achaa jira. Naannoo gilaasha kanaa keenyan manaa halluu cuquliisaan dibamee jira.

Kuni waan foolii urgaa'aa qabu kan qaamatti biifamu yoo ta'u, qodaan isaa bifa gurraacha fi diimaa qaba. Barreeffami “Crown Perfumes” jedhamu sadarkaa gubbaa irratti barreessame, gidduutti immoo mallattoo “Al-Rehab” jedhu fi maqaan urgooftuu kanaa “Randa” jedhama.

Biqiloonni kunneen biqiloota magariisa nyaataf oolanii dha. Biqiltuun midhaanii kun maqaan isaa boqqoolloo kan jedhamu yoo ta'u, boqqoolloon biqiltuu agadaa jedhaman kan akka mishingaa faa keesssaa isa tokko. Boqqoolloon naannoo qilleensa badda daree keessatti marga.

Harmeen takka loomii iddoo adda addaatti kuntaala irratti ramadaa jirti . Loomii ramadamaa jiran maddii qoosxaan kuntaala adii irra kaa'amee jira. Namoonni qoosxaa fi loomii gurguran namoota garagaraati. Harki harmee loomii ramadaa jirtu gartokkeen mul'ata.

Bakki kun, bakka baay'ee ol ka'aa yookin gaara ol dheeraa ta'ee dha. Gaarri kun dheerina guddaa kan qabu yoo ta'u, daagaan irratti kan hojjatamee dha. Daagaan kun bishaan gaara irraa gara lafa gadi bu'aa ta'etti bu'aa jiru biyyoo haree akka hin adeemneef fayyada.

konkolaataa diikoorii godhattee karaa irra konkolaattot baayyee fuuldura deemaa jirtu argaa kan jirrudha. kunis yeroo baayyee diikoorii guyyaa cidhaa yoo ta'u missirroo lameen konkolaataa gara fuulduraa kana keessa taa'anii kan jiranidha.

magaalaa guddoo tokko keessa konkolaataa baayyee karaa irra deemaa jiru argaa kan jirru fi saayikilii illee argaa kan jirrudha . karaa kana cinaatti ammoo gamooleen gara garaa kan argamaniifi dunkaanni illee kan jirudha.

Kuni mana amantaa amantii Waaqeeffannaati. Manni amantaa kun bantiin isaa halluu magariisa dibamee jira. Gidaarri isaammoo halluu adii dibamee, gidduu isaarrammoo alaabaa abbaa gadaan faayamee jira. Mooraa isaa keessatti ammoo Alaabaan Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa fannifamee argama.

Mishingaan asheetee jira. Mishingaan gosoota midhaan dheedhii keessa isa tokko ta'ee naannawaa gammoojjii keessatti kan facaafamuudha. Mishingaan gosoota lamatu jira isaanis dinqisaa fi kan jirma offaati. Mishingaan inni dinqisni jirmi isaa akka shankooraatti dhama qaba.

Bakkeewwan bashannanaa akka biyya keenyaatti bakkeewwan hedduutti ijaaramaa jiru. Isaan kunis itti fayyadama uummata bakka waanti kun itti ijaaramee baay'ee waanta guddisuuf uummanni naannoo sanaa akka qabeenya ofiitti ilaaluun dirqama itti ta'a.

Iddoo hojjattoonni biiroo keessa irra taa'anii maamila keessummeessan yemmuu ta'u isaanis mukken fi pilaastika irraa kan hojjatamaniidha. Fuuldura irratti mukkeen mi'a adii irra dhaabbatanii jiru. Fuullee karaa foddaan alli sirriitti mul'ata.

Addunyaan ardiilee torba kan qabdu yoo taatu, ardiileen kunniinis uumama garaa garaan kan uwwifamtee fi waantota dinqisiisoo kan ofirraa qabdudha! Iddoon kun cabbiidhaan uwwifamtee kan jirtudha. Biyyi kun baay'ee qorra!

Kun dhugaatii bifa aadaatiin hojjetamu yoo ta'u, maqaan isaa daadhii jedhama. Daadhiin damma irraa kan qopheeffamuudha. Dhugaatii nama macheessuu danda'u keessattis ramadama. Qaruuraa ittiin dhugamutti buufamee akka dhugamuuf qophaa'ee jira.

Barjaa kana irratti aasxaan baankii Awaash ni jira. Akkasumas, barreeffamni afaan Oromoo fii Ingiliffaa barreeffaman ni jira. Barjaa kana duuban, mukkeen gosa garagaraa fi shiboon daddabarsa elektiriikidhaaf oolu kan jiraniidha.

Nyaanni xaasaadhaan saamsame jiru hedduun suuqii keesaatti wal irra taa'ee jira . Maqaan nyaata saamsamaa kanaas ' koollii ' jedhama . Nyaanni saamsamaan kun oomisha biyya alaati . Gubbaan sanduuqni kaartooniin taa'ee jira.

Biyya keenya keessa bakkeewwan bashannannaa hedduutu jira. Bakki akkasii immoo heddummachuun isaa namoonni biyya kana keessa jiraatan gammachuudhaan akka jiraatan taasisuu danda'eera. Kana malees keessummoota biyya alaa irraa gara kana dhufan saalfii tokko malee akka simannu nutaasisuu danda'eera.

Aartiistii beekamaafi jaallatamaa oromiyaa kan ta'e aartiist Hacaaluu Hundeessaa yeroo haasawaa taasisaa jirudha. Hacaaluun sirba heedduu baay'inaan waa'ee oromiyaa sirbeen kan beekamudha. Innis sababa siyaasatiin maatiifi saba isaarraa kan ajjeefameedha.

Kuni dhaadannoo ummati Itiyoophiyaa giddu galtummaa biyyi Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti raawwattu mormuuf qabatanii kan bahaniidha. Dhaadannoon achirra jiru "Ameerikaa dhimma Itoophiyaa keessaa bahi jedhu" afaan Ingiliffaan baarreefamee jira. Namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an hiriira kana irratti argamu.

Iddoo kanatti wanti amma argamaa jiru kun maqaa isaa gafarsaa kan jedhamudha. gafarsi kun lama tahee dhaabbachaa kan jiruudha. akkasuma illee gafarsi kun gaanfi isaa golboo qara ykn filee kan tahedha. gafarsi kun bifti isaa diimaa tahee maala ykn dabbasaa ofiirraa qaba.

Haadholii baay'een isaanii akka biyya keenyaatti ijoollee isaanii wajjin taphachuudhaan beekamu. Kun immoo hariiroo haadholiin ijoollee isaanii wajjin qaban dabaluu danda'a. Kana irraa immoo daa'imman fayyadamoo ta'u. Kanaaf maatiin hundi fedhii ijoollee isaanii eeguu qabu.

Kuni maashina biddeena ittiin tolchanidha. Maashinni kun elektrikiin kan hojjatuudha. Wanti inni irra taa'u kun sibiila irraa kan hojjatameedha. Gubbaa isaan qadaada sibiila irraa hojjatame qaba. Jala isaa ammoo qodaawwan garaagaraatu jira.

Bakki argamu kun mana hojii yookaan waajjira yommuu ta'u, bakka itti namootaaf tajaajilli gara garaa kennamudha. Namoonni tajaajila gara garaa argachuuf gara waajjiraalee gara garaa ni deemu. Tajaajilli kennamus akkauma fedhii namoota sanaatti ta'a.

Nama qofaa isaa daandii gurraacha irraa bu'ee daandii lafti isaa awwaara qabu irra deemaa jiruudha. Naannoo gurbaa kanaa daandii gurraacha irra konkolaataan gurguddaan adda addaa ba'aa fe'ee walitti deemaa jira.

Garee taphattoota kubbaa miilaa fi leenjiftoota akkasumas namoota dhimma Ispoortii keessatti qooda qaban kan dirree kubbaa miilaa keessa dhaabbachaa jiran. Taphattoonni kunneen uffata dambii isaanii kan halluu keelloo fi cuquliisa qabu uffatanii jiru.

Dargaggeessa qullubbii diimaa bitachaa jiru. Qullubbii diimaan ittoo nyaataa qopheessuuf kan gargaarudha. Qullubbiin kunis baay'inaan gurgurtaadhaaf qarqara daandii afamee kan jirudha. Qullubbii sanaan cinaatti jaarkoon bishaanii bifa keelloo qabuu fi sharaa diimaan ni mul'atu.

Bakka bashannanaa haalaan miidhagaa ta'e kan naannoo baadiyaa keessatti argamu. Naannoon kun mukeenii fi marga magariisaan kan faayamee fi qilleensa qulqulluu hargansuu somba namaaf daran mijataa ta'e kan ofkeessaa qabudha. Burqaan bishaanii ooyiruu keessa yaa'aa jiranis baay'ee qalbii namaa harkisu.

Iddoo kanatti dubartii hirkattee miilla tokkoon dhaabbachaa jirtuu argaa jirra. Dubartii uffannaa gabaabaa ykn huccuu gabaabaa uffattee dhaabbachaa kan jirtuudha. Dubartiin kun sarpaa ishee gadiitti qullaa dhaabbataa kan jirtuudha. Akkasuma illee kophee ol kaa'aa kaawwattee kan jirtuudha.

Uubboon meeshaa aadaa uummanni biyya kanaa itti fayyadamudha. Meeshaan kun ogeessotaan Suphee irraa hojjetama. Kana irraa ka'uudhaan uummanni keenya durii kaasee hanga har'aatti itti fayyadamaa jira. Uubboon faayidaan isaa bishaan ittiin waraabuufi waantota birootiif oola.

Isaan kun namoota maasii keessaa midhaan sassaabaa jiranidha. Midhaan erga sassaabbii ga'ee booda haamanii, walitti qabanii erga calleessanii galchuudhaaf keeshaatti naqaa jiru. Keeshaawwan bifa adii qabanitti guutanii sadii ta'uun bira dhaabbachaa jiru.

Bakka kanatti namoota argina. Namoonni argaman kunis kaan namoota rifeensa sirreessanii fi maamiltoota rifeensa isaanii sirreeffachaa jiranidha. Rifeensa sirreessuun madda galii ta'ee kan fayyaduu fi maamiltoonni immoo bareedinaafi qulqullina eeggachuuf kan sirreeffatanidha.

Foon faayidaa guddaa qabaachuu isaa irraa kan ka'e namoonni baay'eetu soorrata. Yeroo soorratamu kana immoo haalota garaa garaatiin qopheeffachuudhaan waanta ta'eef akka hinnuffinee taasisuu danda'a. Kana irraa ka'uudhaan namoonni baay'een isaanii Dheedhiifi bilchaataa isaa nyaatanii jiraatu.

Shaamarran hedduun isaanii yeroo ammaa hojii agarsiisa uffataa irratti hirmaachuudhaan bu'aa guddaa irraa argachaa jiru. Kana jechuun hojii kana yeroo hojjetan carraa beekamtii argachuu guddaa argachuu bira darbee galii guddaa isa irraa argachuu danda'aniiru.

Magaalaa keessatti yeroo baay'een konkolaataan nama fe'u itoo inni meeshaalee baay'ee baatee adeemuu agarra. Kun immoo balaa sochii tiraafikaa geessisuu danda'a. Kana waanta ta'eef warri hojii akkasii hojjetan irraa of-qusachuu qabu jechuudha.

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennama.

Dhugaatii argaa kan jirrudha. Dhugaatiin kunis maqaan isaa farsoo jedhamuun kan beekamuufi midhaan irraa kan hojjatamudha. Dhugaatii aadaa kan ta'an keesaa isa tokkodha. Innis alkoolii hamma tokko kan of keessaa qabudha.

Siidaa yaadannoo wareegama Aanolee fi Calanqoof ijaarameedha. Siidaan kun Oromiyaa keessaa godina Arsiitti kan argamu yoo ta'u bocni siidaa kanaa harkaa fi harma. Kunis yaadannoo harka muraa fi harma muraa Aanolee fi Calanqoo yaadachuuf.

Magaalonni biyya Itoophiyaa, keessumattuu naannolee Oromiyaa keessa tamsa'anii jiran ijaarsota yaadannoof oolaniin guutuudha. Ijaarsi kun magaalaa Oromiyaa keessaa kan Adaamaatti argamu yommuu ta'u, galma Abbaa Gadaa bakka bu'uun kan tajaajiludha.

Kun Itiyoophiyaatti iddoo Fiilmii itti agarsiisaniifii Tiyaatira itti hojjetanidha. Barreefami gurguddatee barreefame Afaan Amaaraan 'Sinimaa beetii' jedhuufii jala isaatti immoo marsariitii dhaabbata Sinimaa beetiitu bifa gurraacha fi diimaan barreefamee jira. Galma keessa ammoo teessowwan daawwattoonni irra taa'antu mul'ata. Galmichi duwwaadha.

Poolisoonni galma guddaa bal'aa keessatti walga'ii taa'aa jiru. Namoonni fuuldura taa'an muraasni uffata poolisii osoo hin hidhatin taa'aa jiru. Minjaala fuuldura isaanii jiru irra axereeraa isaanii kaa'atanii walga'ii isaanii hordofaa jiru.

Raayyaa ittisa biyyaa kan jaalala lammii fi hawaasa isaaf qabu horachuun injifannoo fi qaroomina agarsiisa. Humni waraanaa kun naamusaan yaada isaa kan kennaa jiruu fi biyya irraa diina eeguu keessatti qooda guddaa nama qabudha.

Barjaa daandii cina dhaabbatee jiruudha. Naannoo barjaa kanaa konkolaataan miila sadeen kan qalama halluu cuquliisaa fi adiin dibamtee jirtu dhaabbachaa jirtuudha. Akkasumallee barja kana cina mukni walitti hidhamee ijaaramee jira.

Manneen barnootaa keessatti maloota adda addaatiin barattoota barsiisuun baratamaadha. Kana jechuun Keenyan daree irratti fakkiiwwan garaa garaa kaasanii maqaa qaamota isaanii irratti barreessuudhaan ibsuun faayidaa guddaa qabaateera. Waanti akkasii kun oolmaa daa'immanii keessatti yeroo baay'ee hojii irra oola.

Konkolaataawwan kun konkolaataa manaa kan jedhaman yommuu ta'an namoonni wal fuudhan yookiin misirroon gaa'ila isaanii ittiin gaggeeffachaa kam jiranidha. Konkolaataawwan kun hedduu kan ta'anii fi cidhan kanaaf miidhagina addaa kan dabalanidha.

Biyya kana keessatti jallisiin haala ho'aadhaan hojjetamaa jira. Kana jechuun uummanni keenya yeroo durii rooba qofa eegee waanta hojjechaa tureef yeroo ammaa kana garuu kun jijjiiramuu isaatti gammachuu guddaa qaba. Kanaaf jecha mootummaanis haalota hedduudhaan deeggaraa jira.

Balleessituu wanta qubeessaan barreeffame kamiiyyuu balleessuu danda'udha. Balleessituun kun baay'inaan jaha yoo ta'u tokkoon tokkoo isaanii pilaastikaan maramanii wal irra nam'anii kan argamanidha. Yeroo baay'ee baraattoota xixiqqootu ittiin balleessuuf itti fayyadama.

Daa'imman qulqullina qaama isaanii eeguun fayyummaa isaaniif barbaachisaadha. Daa'imni kun yeroo isheen bobbaatu kan qaama hagiinsa isheetti hidhameefii kan qabdudha. Kunis fayyummaa daa'ima sana qofaaf osoo hin taane haadhaafis ni gargaara.

Mana hedduu bal'aa ta'e kana keessa namoonni hedduun walitti baay'atanii waliin jiraachaa jiru. Mana kana keessa meeshaaleen manaa fi meeshaaleen bu'uuraa kan jiran yoo ta'u, namoonni kunneen bakka yookin mana jireenyaa isaanitti buqqa'anii yeroo gabaabaaf as kan jiranii dha.

Manni kun mana baay'ee bareedaa fi mana baay'ee miidhagaa taheedha. manichi ijaarsi isaa akka ajaa'ibaatti kan bareeduudha. manni kun qalamaa adiitu dibamee jira. manni kun mana dhagaa irraa kan ijaarameedha. manni kun dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba.

Godaantota seeraan alaa baay'inaan bakka tokkotti walitti qabamanii taa'aa jiran. Namoonni kunneen sababoota rakkoo garaa garaa irraan kan ka'e biyya isaanii dhiisuun gara biyya alaatti kan baqatanidha. Bakka deeman kanattis rakkoo hamtuu garaa garaaf kan saaxilamanidha.

Namicha horii haga kudhanii oofee deemutu jira. Handaara isaa midhaan faca'ee guddatee gahaa jirutu jira. Xiqqoo irraa fagaatee ammoo qe'ee tokkotu jira. Qe'een kun mukkeen gurguddoonifii biqiloota garaa garaan haguugamee argama. isaan gamattillee lafti margaa ni argama.

Lagan teessuma lafaa gaara ta'e irraa gadi finca'aa jiruudha. Lagni kun finca'aan isaa kallatti garaa garaan dhagaa ol ka'aa kana irraa finca'aa jira. Naannoo laga kanaati biqiloonni magariisni baay'een lafa uwwisanii jiru.

Lafa bari'aa jiruufi biiftuu bahuuf deemsa irra jiru argaa kan jirrudha . Kunis lafa ganamaa yookaan alafa barii jedhamuun kan beekkamudha. Bakka kanatti ammoo haala teessuma gara garaatu argama. Innis bu'aa bahii kan qabudha.

Oomishoonni qonnaa suuqii yookin supparmaarkettii keessatti gurguramuuf qopha'anii jiran kunneen kuduraalee fi muduraalee nyaataa gosa garaa garaa dha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:muuzii, avokaadoo, maangoo, moosee, qullubbii diimaa burtukaana, loomii, appilii, hundee diimaa fi kanneen biroo dha.

Dirree ispoortii mana baruumsaa keessatti ijoollee kubbaa taphachaa jiranidha. Isaaniis gariin kubbaa saaphanaa kan taphataniifi gariin immoo kubbaa harkaa kan taphachaa jiranidha. Barataan uffata mana baruumsaa uffate tokko immoo boorsaa isaa qabatee kan itti deemaa jirudha.

Kun wanta wantoota walitti qabsiisuuf gargaaru yoo ta'u, maqaan isaa 'Glue Stick' jedhama. Qodaa ittiin oomishame wajjin lakkoofsaan afur ta'ee jira. Bifni qodichaa keelloo yoo ta'u, barreeffamoota waa'ee isaa odeeffannoo kennan ofirraa qaba.

Namoota seera eegsisan yookaan baandii poolisoota argaa kan jirrudha isaanis uffata seeraa isaanii uffatanii muuziqaa dhageessisaa karaa irra hiriiraan deemaa kan jiraniifi hawaasni ammoo karaa kana cinaa dhaabbatee isaan ilaalaa kan jiranidha.

Lafa qullaa kan biqiltuun tokkollee irra hin jirre. Lafa duwwaa kana keessa namni tokko kophaa isaa adeemaa kan jirudha. Lafti kun lafa olka'insa qabu kan haalli qilleensa isaa qorraa ta'edha. Gosti bineensota naannoo kana keessa jiraataniis kan qorra dandamachuu danda'anidha.

Bakki mul'atu kun lafa gammoojjii yookaan lafa hongeen rukutamee yommuu ta'u jireenya looniif kan hin mijannedha. Akkuma suuraa irraa hubatamutti saawwi kun yeroo isheen bifa buuftee yookaan huuqqattee dhaabbattu argina.

Suuqii kennaawwan adda addaa itti gurguramu fuuldura namoonni shan ni mul'atu. Namni tokko gadi jedhee sanduuqa kaartoonii keessaa meeshaa baasaa yemmu jiru inni maddii jiru immoo meeshaa qabee dhaabbachaa jira.

Suurri asirratti argaa jirru kun namoota magaalaa keessa daandii irra imalaa jiraaniti. Namoonni kun muraasni isaanii kopha kophaa, gariin isaanii immoo cimdii cimdiidhan lama, sadiifi isaa ol ta'anii haasa'aa. deemaa jiru.

Namoonni kunneen miseensota maatii tokkoo dha. Namoonni kunneen haalluu gogaa qaamaa gurraacha kan qaban yoo ta'u, namoonni lama abbaa manaa fi haadha manaa akkasumas namoonni lamaan hafan immoo ijoollee namoota kanaa dha.

Konkolaattota xixiqqoo karaa gubbaa dhaabatanii Jirani. konkolaattonni Kuni hedduun isaan gosa tokko Kan ta'aniidha. halluun konkolaattota kanaa hedduun Kan wal fakkatuudha. karaa konkolaattonni Kuni irra dhaabatanii Jiran kana daangaa gamoo dheeraa hojjatamee hin xumuramnetu jira.

Kun warshaa oomisha industirii guddicha kan simintoo oomishudha. Iddoon sun lafa bal’aa tan gammoojjii fakkaatudha. Iddoo kana konkolaataan qofti darbuu kan danda’uu fi akkaataa meeshaan gara warshaa seenuu fi bahan, daandiin isaa ni mul'ata.

Nama taa'ee odeeffannoo dabarsaa jiruudha. namni Kuni teessoo gubbaa taa'ee, minjaala bal'aa ta'e tokkorra waraqaa kaawwatee, qalama harkaan qabatee, dubbachaa jira. suuraan fakki addunyaa maaraa ibsu tokko duuba Isaa jira. kan jechuun miidiyaan inni irratti ergaa dabarsaa jiru Kuni addunyaa maraaf Akka ta'e ibsa.

Qulqullina ofii eeggachuudhaaf maloota hedduu fayyadamuun barbaachisaadha. Maloota kanneen keessaa tokko dhiqachuudha. Yeroo dhiqatan immoo saamunaa qaamaatiin qofa fayyadamuun barbaachisaadha. Kana ta'uu baannaan rakkoo biraatiif ofsaaxiluutu dhufa. Kana jechuun saamunaan uffanni ittiin miiccamu akka uffataaf ta'utti waanta oomishamuuf ittiin dhiqachuun barbaachisaa miti jechuudha.

Giddu galli daldalaa yookin suuqiin kun, bakka kuduraalee fi muduraaleen gosa garaa garaa itti gurguramaa jiranii dha. Kuduraalee fi muduraaleen nyaataa kunneen kan akka:aokaadoo, maangoo, qullubbii adii, qullubbii diimaa, muuzii, timaatima, aaplilii, poomii, raafuu maramaa fi kanneen biroo dha.

Addunyaa kana irratti daa'imman miidhama guddaa keessummeessaa jiru. Kana jechuun sarbama mirga isaanii hordofee iddoo baay'eetti waantota arguufi dhagahuudhaaf hin malletu mul'achaa oola. Kana malees humna isaaniitti fayyadamuudhaaf waantota isaan baachuu hindandeenye baachisuudhaan miidhaa qaamaa iddoo baay'eetti irraan gahamaa jira.

Boqoolloon daraaraa naqate tarree galee dhaabbatee jira. Boqqoolloon yeroo hunda firii isaa mudhii jirmaa irratti naqata. Asheetni boqqoolloo yeroo baay'ee naannawaa fulbaanaa keessa masqala irratti ga'a. Daraaraan firii boqqoolloo halluun isaa diimaadha.

Kun saanduqa dhugaatiwwan garaa garaa keessa kaawwamaniidha. Saanduqi kun dhugaatii gosa garaa garaa kanneen akka biiraa beddellee, dhugaatii lallaafaa Kookaa Kollaa fi kanneen biroo kan itti fe'amanidha. Saanduqoonni kun walirra kaawwamanii kan jiranidha.

kutaa mana namaa keessafi meeshaale mana sana keessatti argaman argaa kan jirrudha. kunis kanneen akka saanduqa meeshaa, teessoo namaafi teessoo nyaataa fa'idha. teessoo nyaataa kana irratti ammoo dhugaatii farsoo argaa kan jirrudha.

Lafa qonnaa sarara sararaan qotamee jirudha. Innis sararaan biqiltuun magariisaa irratti biqilee kan argamudha. Biyyoon gidduu biqiltuu kanaatiin walqixxaatee hamma fagaatutti sararaan argama. Fageenya irraa immoo mukkeen baala magariisa of irraa qabantu jira.

Dubartii harka ishee lamaan wal keessa baafattee ta'aa jirtuudha. Dubartiin kun uffata gurraacha kan uffattu yoo ta'u fuula ishee irraa miira seequutu mul'ata. Naannoo dubartiin kun ta'aa jirtu alaabaan biyya keenyaa argamaa jira.

Iddoo kanatti kompiteera bareedaa Fi miidhagaa kan tahee argaa jirra. kompiteerri kun kompiteera appiliikeeshii addaa addaa ofii irraa kan qabuudha. kompiteerroli kun jiruu fi jireenya namootaa keessatti faayidaa guddaa kan qabuudha. faayidaan kunis yeroo qusachuuf nu fayyada.

suuraa kana irratti kan arginu kun gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos akkamitti akka fannifame kan nutti agarsiisudha. Barreffamni achirra jirus immoo inni waa'ee balleessaa keenyaaf fannifamuufi dabarfamee kennamuu isaa kan nutti agarsiisudha. kunis immoo kutaa Macaafa Qulqulluu keessatti kan ibsamedha.

Mana amala sirreessaa keessatti hidhamtoonni tarree galanii hiriiraan taa'aa jiru. Hidhattoonni akka hidhamtoonni hin miliqneef duuba dhaabbatanii eegaa jiru. Kana malees, konkolaataan namoota feetu diluubarra dhaabbattee jirti. Namtichi tokko luka isaa diriirsee taa'aa jira.

Akka naannoo Oromiyaatti namoonni hojii qonnaa hojjetan callaa isaanii yeroo sassaaban sangootatti fayyadamuudhaan dhahatu. Kun immoo akka aadaatti namoonni baay'een akka biyya kanaattuu kan itti fayyadamanidha. Mala kanaan fayyadamuun immoo yeroo dheeraa waanta fudhatuuf dadhabbii guddaa qaba.

Gosa biqiltuu dhummuugaa jedhamu. Biqiltuun kun baala magariisa kan qabuu fi guddatee daraaraa kan ofirraa qabudha. Dhummuugaan gosa biqiltuu bakka tokkotti rukkatee biqiludha. Sababa kanaafis yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti dallaa naannoo manaarra kan dhaabamudha.

Kuni fuulduree dhaabbata galmeessa fi mirkaneessa ragaa mootummaa Itoophiyaati. Balbal isaa kana duratti baanariin waa'ee dhaabbata kanaa kan dubbatu barreefami barraa'ee jira. Taappeellaan kun bifa keelloo qaba. Asxaan mootummaa federaala Itoophiyaa taapellaa kana irratti argama.

Namoota biyya kana keessatti aangoo qaban kan paartii mataa isaanii hundeessanii hoogganaa jiranidha. Isaanis wal gahiif bakka tokkotti kan walitti qabamanii jiraniifi mariif kan wal gahanidha. Namni tokko ammoo haasaa gochaa kan jirudha.

Gosa nyaataa biddeenaa fi biqiltoota irraa haala qulqullina qabuun qophaa'ee jiru. Nyaanni kun gosoota biqiltootaa fi mi'eessituu adda addaa irraa kan qopheeffamedha. Gosti nyaataa akkasii fayyaa fi jabina qaama namaaf kan gargaarudha.

Qalamni qeensaa fi dibanni hidhii adda addaa iddoo tokkotti walitti qabamanii jieu . Qalamnii fi dibataaleen kunneen bifa adda addaa argamu. Isaaniis qeensa harkaa fi lukaa irratti dibachuuf kan tajaajilaniidha.

Biyya kana keessatti waktiin hunduu hojii qonnaatiif ooluu akka danda'uuf hojjetamaa jira. Kun bakka hundumatti hojii irra ooluun isaa immoo biyyi kun wabii nyaataatiin akka ofdandeessu taasisuu danda'a. Kanaaf qonnaan bultoonni hundi lafa qaban misoomsuu akka danda'aniif irratti hojjetamuu qaba.

Kitaabni kun, kitaaba afaan Amaaraan barreeffame yoo ta'u, mata dureen kitaaba kanaa Dhiifama Naaf Godhaa jedha. Kitaabni kun, nama Obboo Alamaayyahu Maammoo jedhamuun magaalaa guddoo biyya Ameerikaa ,Waashingtan diisiitti barreeffama. Qabiiyyeen kitaaba kanaa maalidha?

Bakka bilbillii fi meeshaaleen elektrooniksii garaa garaa itti gurguramu keessa namoonni muraasni hojjetaa fi bittoota fakkaatan ni argamu. Kaabinetii ifa qabu keessatti bilbiloonni garaagaraa fi meeshaaleen tajaajila bilbilaa sirnaan qindaa’anii kaa’aman.

Meeshaan kun xuuxxoo jedhama. Mi'a daa'imman xixiqqoo aannanii fi waan gara garaa ittiin obaasanidha. Halluun mi'a kanaa bifa garsamii qaba. Mana keessa lafa irratti dhaabatee argama. Meeshaan kun qabannaa garlamee qaba.

Intalli Kun intala baay'ee bareedduu fi miidhagduu kan baay'ee namatti toltuudha. ntalli kun bifti ishee diimtuu bareedduu kan taateedha. akkasuma illee intalli Kun harka isheetti waan tahee wayii harkatti qabattee kolfaa argarsiisaa jirti.

qabee jedhamuun kan beekkamudha. kunis meeshaa aadaa yoo ta'u keessumaa uummata oromoo biratti baayyee kan beekkamudha. innis caalleefi buqqee irraa kan hojjatamu yoo ta'u qoriifi bu'aalee loonii itti naqachuuf kan nu gargaarudha.

Mana nyaataa keenyan isaa wantoota akka laastikaa irraa tolfameedha. Mana nyaataa kana jala namoonni muraasni ta'aa jiru. Akkasumallee meeshaan manaa guddaan tokko kan halluun isaa cuquliisa ta'e bishaaniin guutamee achi jira.

Kitaaba mata dureen isaa "Seenaa Gootota Oromoo" jedhu. Qola duubee kitaaba kanaa irratti suuraan dargaggeessa daabee mataa irraa kan eeboo fi gaachana qabatee jiruu kaafamee jira. Kitaabni kun waa'ee seenaa gootota Oromoo ofkeessatti qabatee kan qophaa'edha.

Seensa magaalaa irra, namooti oliifi gadi deemu. gamoon dhedheeroon darbanii darbanii jiru. daandiin asfaaltidha. Cinaa isaa lafa duwwaatu jira. Diichiwwan bishaan dabarsan illee fagoo irraa ni mul'atu. Magaalaan waan haaromsa irra jirtu fakkaata.

Dubartii uffata aadaa uffattee dhaabbattee jirtudha. Isheenis shishinnii adii uffattee; kophee gurraacha kaawwattee; mataa ishee duubatti hidhattee harka tokkoon keenyaa ishee bira jiru qabattee suuraa ka'uuf dhaabattee as ilaalaa jirtudha.

Dhagaacha yookiin cirracha ijaarsa garaagaraatiif ooludha. Cirrachi kun ijaarsawwan akka karaa, mana, fi gamoowwan sadarkaa garaa garaa ijaaruuf gargaara. hangi dhagichaa baay'ee xixiqqaadha. Yeroo baay'ee simintoo faana waliin makamee mana ijaaruuf gargaara.

Dubartoonni afur bishaan boonoodhaa waraabaa jiru . Boonoon iddoo namoonni mandara tokko waloon bishaan itti waraabbataniidha. Shamarrreen fuuldura kanatti argamtu mataa ishee irratti shaashii xaxattee jirti. Isan hunduu jeerkaaniitti bishaan waraabaa jiru.

Konkolaataa lafa qotuuf ooluudha. konkolaataan Kuni halluu keelloo qaba. qaamni konkolaataa kanaa harki caalu sibiila Kan ta'eedha. miillii inni ittiin lafarra konkolaatus sibiilarraa Kan hojjatameedha. konkolaataan Kuni fuuldura isaatiin waan akka ilkaanii Kan qabu yoo ta'u ilkaan Isaa Kuni lafaan qotuuf Isa fayyada.

Ibsaa mana keessaa ifaa jiru argaa kan jirrudha. Kunis naqaan ishee ampuulii jedhamuun kan beekkamtuufi yeroo dukkanaa mana keenya keessatti ifa nuuf kennee akka nuti dukkana sana injifannee arginu nu godha.

Biqiltuu fi daraaraa biqiltuu argaa kan jirrudha. Kunis kan baayyee miidhaguufi ija namaa hawwatudha. Biqiltuun kun halluu nagariisaa yoo qabaatu, daraaraan argaa jirru kun ammoo halluu gosti isaa adii ta'e kan qabudha.

Namoonni baay'een meeshaalee qara qabanitti fayyadamu. Kun immoo akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Kana jechuun faayidaan isaa nyaata garaa garaa ittiin qopheeffaachuudhaaf fayyada. Kana malees miidhaan isaa immoo namoonni tokko tokko meeshaalee kana yakka ittiin hojjechuudhaaf fayyadamu.

Rokkeettiin yeroo samiitti ol balali'uuf ka'udha. Rokkeettin kun lafaa gaafa ka'u aara yookiin qilleensa gubataa hammaa guddaa ta'e baasa. Gara hudduu isaatiin ammoo waan akka ibidddaa ifu waayiitu irra jira. Kuni yeroo itti motorri isaa zayiita boba'aa gubu kan uumamudha.

Namoonni ogummaa suphee irraa meeshaalee mana keessaa hojjechuu qaban bu'aawwan gurguddaa mataa isaanii fi fayyadamtootaaf buusanii jiru. Meeshaan kun distii suphee yoo jedhamu, ittoo itti danfisuuf meeshaa nu gargaaru dha.

Haala teessuma lafaa tulluu fi irraan gadee ofkeessaa qabu. Lafti kun mukeen haphinaan kan qabuu fi irri isaa daagaadhaan ijaaramee kan jirudha. Daagaan tooftaa ittiin lolaan yeroo gannaa biyyoo fuudhee deemu ittiin ittifamudha.

Meeshaalee qaama miidhamtoonni itti dhimma bahan, gosoota kiraanchii garaa garaadha. Inni kaan kan itti ciqilfatanii deeman, inni kaan kan bobaa jala kaa'atanii deemaniidha. Siibiila fi pilaastika irraa kan tolfamedha. Baay'inni isaanii afuridha.

Kophee diimaan danuun wal irra naqamanii gurguraaf dhiyaatanii jiru . Kopheen as irratti mul'atan kunneen kan miila adda addaati. Bifti kopheewwanii diimaadha. Isaanis uffata irraa jala waliin kan uffatamaniidha .

Dubartii bifa fuulaa magaala ta'e qabduu fi rifeensa mataa ishee miiccitee, filattee gara duubaatti jigsitee kan jirtudha. Dubartiin kun faaya mormaa callee halluu garaa garaa qaban morma ishee irraa kan qabduu fi rigaa ilkaaniin ilkaan ishee rigachaa kan jirtudha.

Intalli magaalli uffata bifaan adii fi gara jalaan bifa magariisa qabu uffattee buna akaahaa jirti. Fuuldura ishee wantoota buna danfisuuf fayyadan fi ittin dhugantu jira. Cinaa isheetti gara gadiitiin dubartooti hojii biraa hojjatan ni jiru.

Injinar Taakkalaa Uumaan abbootii amantaa jidduu taa'aa jira . Abbootii amantaa mul'achaa jiran keessaa tokko Muftii Haajiidha. Isaan hunduu harka isaanii lamaan wal irra naqatanii taa'aa jiru. Garaa duubaan golgaa adiin gadi bu'ee jira.

Mokorooniin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun warshaa keessatti daakuu qamadii irraa hojjetama. Warshaa keessatti hojjetamuun isaa immoo baay'inaan gabaa keessatti akka argamuuf sababa ta'uu danda'eera. Nyaata kana namoonni umurii ijoollummaa irraa kaasee hanga jaarsoliitti nyaachuudhaan beekamu.

Muummichi Ministeeraa amma biyya kana bulchaa jiru yeroo aangoo irratti muudamu mana maree bakka bu'oota uummataa fuuldura dhaabbachuudhaan harka isaanii olkaasuudhaan waadaa galaniitu muudaman. Kana irraa ka'uudhaan eddasii amma ammaatti uummata kanaaf hojii gaarii hojjechaa jiru.

Darbaan meeshaa hojii qonnaa keessatti faayidaa guddaa qabudha. Meeshaan kun muka irraa hojjetama. Ogeessotaan soofamuudhaan naannoodhuma jiranitti itti fayyadamama. Haata'u malee bakkeewwan hedduutti gabaa keessattis gurgurtaadhaaf nidhiyaata. Faayidaan meeshaa kanaa yeroo Xaafii dhahan ittiin qulqulleessuudhaaf fayyada.

Boqqolloon asheetee nyaataaf ga'ee jira. Kana malees, mishingaan mormi isaa gadi dacha'ee jiru boqqolloo ga'ee jiru irratti hirkatanii dhaabbachaa jiru. Asheetni boqqolloo haadhoo isaa irraa hin muramin iddoo tokkotti tuuta'anii argamu.

Uummanni Kiristaana Ortoodoksii hedduun gareen ta'ee ayyaana masqalaa Finfinnee iddoo bakka addaa addababa'ii masqalaa jedhamuttu kabajachaa jira. Ayyaanni masqalaa kun waggaatti yeroo tokko fulbaana 17 irra kan ooluudha. Daamootiinis gaafasuma gubama.

Televizhinii kan yeroo duraa gabaa irra dhiyaataniidha. Meeshaan kun fuullee isaa biratti wantoota harkaan qaqqaban qaba. Yeroo hammaa kana 'televiizhinii' akkanaan fayyadamuun hafee kanneen haala yeroo ammaa waliin wal siman hedduun gabaa irra jiru.

Yeroo ammaa kana waliin dhahinsa gabaa keessatti karaa madaala hangaatiin mudatu hanbisuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Hojiin kun immoo bakkeewwan daldalaa keessatti namoonni hojjetan maamila isaanii akka gammachiisaniif hejjetamaa jira jechuudha.

Nyaanni makaa gosoota adda addaa of keessaa qabu saayina irra kaa'amee jira. Wantoota nyaata kana keessatti mul'atan keessaa muraasni timaatima muramaa, buddeen laafaa, qaaraa, raafuu , qullubbii adii fi kan kana fakkaatan fa'adha.

Ayyaanni sabaafi sablammootaa biyya kana keessatti waggaa waggaadhaan naannolee garaa garaa keessatti haala ho'aadhaan kabajama. Bakka kanatti saboonni hundi waanta argamaniif ayyaanicha miidhagaa taasisa. Waanti akkasii immoo cimee itti fufuun lammiileen jaalala waliif akka qabaatan taasisuu keessatti qooda guddaa qaba.

Bunni yeroo akaa'amu ofeeggannoo gahaa barbaada. Kana hintaane taanaan gubachuu, dheedhii ba'uufi walcaaluu waanta danda'uuf namoonni akaa'aan akka ta'utti hojjechuu qabu. Kana yoota'e bunni sun yeroo dhugamu dhamdhama barbaadameef kennuuf danda'a. Kana hintaane yoota'e bunichi dhibee biraa fiduu danda'a.

Suuraan kan agarsiisu aannan yommuu ta'u maqaan aannan kanaas 'Aannan Hoolaandii' jedhama. Aannan akka biyya keenyaatti beekamaa kan ta'eefi Saawwan, Re'oota, Gaalaa fi beelladoota kan biroo irraa kan argamu yommuu ta'u, faayidaa olaanaa qaba.

Fakkiin asirratti argaa jirru kun yookiin mul'atu Kun fakkiin Leencati. Leenchichis lafa diriiraafi magariisa ta'e irra deemaa jira. Leenchichis Ija isaatin immoo fagootti fuuldura isaa ilaalaa deemaati kan inni jiru.

Kaameraan jiruu dhala namaa keessatti waanta kiika guddaa qabudha. Kana jechuun namoonni baay'een isaanii haala guyyaa keessatti keessa oolan suuraan kaa'anii yaadannoo isaa fayyadamuu barbaadu. Kun immoo barbaadamummaa suuraa dabaluu danda'eera. Kanaaf namoonni baay'een mana suura itti kaasan banachuudhaan galiidhaaf itti fayyadamu.

Mucayyoo bareedduun mirma birillee morma ishee dabsitee muka irra taa'aa jirti. Mucayyoo akka malee bareeddu tana duuba mukkeen dhedheeroon ni jira. Isheenis miila lamaan wal irra naqattee ija jaalalaan fuuldura ishee ilaalaa jirti.

Biqiltuu heeddumminaan walitti rukkatee jiruudha. biqiltuun Kuni haala gaariidhan Akka bal'aan irra hin geenyetti dallaan itti ijaarramee kinuunfamaa Kan jiruudha. biqiltuun Kun maqaan Isaa maangoo Kan jedhamu yoo ta'u firiin Isaa nyaataaf Kan ooludha.

Kan argaa jirru kun mana bareedaa halluu gosa garaagaraa qabudha. halluun kunis adii gurraachaafi diimaa kan taheedha. Mooraa kana keessa nama lama kan argamu. Konkolaataa miila sadii qabdu tokkos dhaabbataa jirti .mooraa kana keessa biqiloonnillee ni jiru.

Kuni hojjattoota dhaabbata miti mootummaa Fannoo Diimaati. Hojjattoonni kun meeshaalee gargaarsaaf oolan konkolaatatti fe'aa jiru. dugda duuba uffata isaanii irra mallattoo dhaabbata fannoo diimaa qabu. Bakki isaan jiran kuni magaalaa keessaa baheeti.

Shaambal Atileet Hayilee Gabrasillaasee jedhama. Atileetii cimaa Itoophiyaati. Fiigicha maraatoonii yeroo baay'ee mo'ateera. Amma fiigicha dhiisee inveestimentii irratti bobba'ee argama. suura kana irratti ammoo barreefamni Afaan Amaarifffaan barraa'e waa'ee atileetii kanaa dubbata.

Kopheen dhiirotaa bifaa fi boca gara garaan qophaa'ee kan dhufudha. Kopheen bifa faashiniitiin hojjetamee kan jiru yommuu ta'u, dhiirota kana kaawwachuu barbaadaniif akka beeksisaatti kaafamee kan jirudha. Mana bittaa fi gurgurtaa mataa isaa qaba.

suuraa kana irratti kan arginu kun bakka bu'ee yookiin aarmaa ministeera qonnaati. armaan kunis immoo boca geengoo kan qabuu fi keessi isaas immoo sassararamee kan jirudha. halluun boca sana keessa jirus immoo keelloo, magariisaafi cuquliisadha.

Suurri kun kan inni ibsu suura kophee gogaa irraa hojjetameeti. Kopheen kun bifa miidhagaa, ifaa, halluu bareedaan kan dibame qabuu fi gatiin isaa bayaa'ee qaala'aa ta'edha. Uummatni hedduunis bituu jaalatu.

Namoota kubbaa saaphanaa taphachaa jiran argina. Kubbaan saaphanaa gosa Ispoortii ammayyaa jalatti kan ramadamu yoo ta’u namoonni garee faallaa walii ta’uun kan wal dorgomanidha. Ispoortiin fayyaa qaamaa fi sammuu eeguuf murteessaadha.

Uffanni aadaa calaqqisiiftuu fi agarsiistuu aadaa saba tokkooti. Namoonni yeroo adda addaatti; fakkeenyaaf yeroo ayyaana gara garaa uffata aadaa ni uffatu. Suuraa kana irrattis shamarree Oromoo uffata aadaa Oromoo Wallaggaan faayamtee argina.

Biiroo bareedaa fi naatoo qabu keessa minjaalli muka irraa tolfame ni jira. Minjaala irra laaptooppii banaan ni argama . Kqna malees, minjaala duuba teessoo oldheeraa ni argama. Sheelfiin biiroo keessaa banaadha.

Kun ogeettiin fayyaa tokkoo fi nama biraa wal'aanamuuf ishee bira dhufe agarsiisa. meeshaa galmee irratti barreessitu qabattee haala fayyaa isaa qorachaa jirti. Ifti bifa diimaa-dullaa ta’e ibsaa taa’umsaa irraa ifaa jira.

Namni kuni maqaan isaa Guutuu Abarraa jedhama. Uffata aadaa Karrayyuu uffatee jira. Huccuun inni uffatee jiru halluu adii kan qabuudha. Dabbasaan mataa isaa gurraacha kan ta'ee fi harka isaatti ulee qabatee dhaabbachaa kan jiruudha.

Dhaaba taaksii keessatti konkolaataawwan adda addaa dabaree isaaniin namoota fe'uuf hiriiranii jiru. Kana malees, namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an buufata konkolaaataa keessa hiriiranii dabaree isaanii eeggachaa jiru. Konkolaataa gosoota baay'etu dhaabbatee jira.

Kuni baadiyyaatti bakka itti bishaan lafa jalaa baafamee simintoon ijaaramee hawaasaa f tajaajila keennuudha. Bakki kun dallaa mukaan ijaarameen mooraan tolfameefii jira. Isa cinaa qodaan bishaan itti waraaban bifa adii qabu, kan bishaan itti naqamuuf jirutu jira.

Kun dubartii qullaa ishee harka lamaan fuula ishee qabattee jirtuudha. Dubartiin kun wantoota naannootti argaman kan akka muuzii fayyadamuudhaan finniisa fuula ishee irraa balleessuuf yaalaan jirti. Muuzii baay'een immoo cina isheetiin jira.

Jeedalli diimtuu bineensa nama irraa fagaattee bosona keessa jiraattu yookiin paarkii keessa jiraachuun beekamtudha. Bineensi kun biyya Itoophiyaa qofaa keessatti akka argamtu seenaan lafa ni kaa'a. Isheenis daawwatamuun madda galii taati.

Kun loogoo Waldaa Ogeeyyii Fayyaa Oromiyaati. Loogoon kun giddu isaarraa odaa fi mallattoo dhaabbata fayyaa qaba. Odaan bifa magariisaan dibamee jira. Qarqara naannawa isaatti immoo maqaan waldaa kanaa naanneffamee barreeffamee jira.

Caatiin gosa biqiltuu baalli isaa nyaatamu yommuu ta'u, baalli kun barsiifata namatti ta'uun miidhaa qaamaa fi sammuu hedduu geessisuu akka danda'u ragaan fayyaa irraa argame ni mirkaneessa. Namichi kun caatii nyaachaa jira.

Harmee mana diiggame keessa dhaabbattee jirtu argaa kan jirrudha. harmeen kun haalli ishee haala nama aaree dhaabbatuuti. manni kun ammoo baayyee diigamuun meeshaan isaa illee gar gar faca'ee kan argamudha.

Gaaggeessaan reeffa nama du'ee konkolaataadhaan taasifamaa jira. konkoolaattonni baay'een dudduuba konkolaataa reeffa fe'ee deemaa jiruu kana duuba jiru. Bakki isaa magaalaa guddaa keessadha. Cina konkolaataa reeffa fe'ee kanaa poolisiin tiraafikaa motoraan deeemaa jira.

Kun walgahii mana marii paartilee siyaasaa Itoophiyaati. Namoonni lakkoofsaan jaha ta'an dura bahanii yoo sagantaa kana gaggeessan mul'ata. dudduuba isaaniii ammoo barreefami afaan Amaariffaan gurguddatee banarii irratti barreeffamee gidaara mana walgahiichaatti maxxanfamee argama.

Dubartiin tokko gurbaa dhiiraa tokkotti waan nyaatamu wayii qodaa wayiitiin itti hiixachaa jirti. Gurbaanis ammoo tole jedhee fudhachaa jira. Xiqqoo isaan irraa siqee namni dhaabachaa jira. Dubartiin kun shurraabii dheeraa bifa burtukaanawaa qabu uffattee jirti.

Namoonni kunneen, uffata aadaa saba Oromoo uffatanii jru. Namoonni kunneen saalan dhiira fi dubara yoo ta'an, uffata Oromoo wallaggaa uffatanii jiru. Namoonni kunneen siinqee fi daraaraa masqalaa harkatti qabatanii kan jiran yoo ta'u, addabaabaayii irra dhaabatanii jiru.

Firii kuduraa timaantima kan bakka oomisha isaa irraa bu'amee gara gabaatti dhiyaateedha. Firiin timaantimaa kun turtii bilchaachuu isaa irraa kan ka'e halluu gosa adda addaa qaba : diimaa, keelloo fi kan magariisa qabanis jiru.

Mana mala aadaan bareeddee ijaaramtee jirtuudha. Manni kun danaan hundee isaa geengoo yoo ta'u keenyan isaa biqiloota bosonaa baqaqsuun dha'ame. Guutuun mana kanaa qaree ol dheeraadha. Naannoo mana kanaa biqiloota baala magariisa babal'aa qabantu jira.

Kun kuduraa hundee diimaadha. Kuduraan kun kumtaala bifti isaa magariisa ta'etti naqamee baay'inaan argama. Bakki inni itti argamu kun immoo iddoo gurgurtaa wayii fakkaata. Kuduraalee fi muduraaleen kanneen biroos ni mul'atu kanneen akka qullubbii adiifaa isa cinaatti argamu.

Namoonni baadiyyaa jiruufi jireenya isaanii karaa hedduudhaan utubatanii jiraatu. Kana jechuun lafa qotanii, Beelladoota horsiisaniitu bu'aa bayii addunyaa kanaa faana waldhaansoo qabaa oolu. Kun immoo amaleeffannaa ta'uufiidhaan akka isaan hindanda'amne gochuu danda'eera. Haata'u malee karaa mootummaa xiyyeeffannaa argachuu qabu.

Shaamarran baay'een isaanii dibata fuulaa fayyadamuudhaan beekamu. Kun immoo miidhagina isaanii dabaluudhaaf yaadameetu. Kun ta'uun isaa immoo gaarii ta'ee itoo jiruu fuula ofiitti waantota garaa garaa baay'isuun gara fuulduraatti nageenya isaaniiriif yaaddessaadha.

Albee yookaan murtuu kan jedhamu yoo ta’u lafa irra kaawwamee argina. Albeen meeshaa manaa keessaa isa tokkodha. Albeen mana keessatti dhimma itti bahuufi wantoota gara garaa ittiin muruuf yookaan kutuuf gargaara.

dhugaatii sayii fi buna wal makaa ta'e kan meeshaa ittiin dhugamutti buufamee dhugamuuf qophaa'ee jirudha. kunis yeroo baayyee namoonni ciree isaanii erga nyaatanii dhuguun baramaa kan ta'edha . sukkaarris cinaa isaa kan jirudha.

Kuni taphattoota kilabii Buna Itoophiyaati. Yeroon kun yeroo kilabiin kun shaampiyoona a kilaboota Itoophiyaa itti ta'edha. Taphattoonni kun dirree ykn istaadiyeemii keessa kaatanii gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Dawwattoonni fi deggartoonni kilabichaas achitti argamu.

Dargageessi tokko uffata aadaa Habashaa uffatee laphee isaa dhiibee dhaabbachaa jira. Kana malees, dargaggeessi laphee isaa dhiibee dhaabbachaa jiru kun harka isaa bitaa irratti sa'aatiii hidhatee jira. Isa duuba namni tokko taa'ee mul'ata.

Dhagaa simmintoo fi wantoota adda addaa irra hojjetame kan manneen adda addaa ijaaruuf gargaarutu tuulamee jira. Akkasumallee dubartoonni namni lama dhagaa kana lafaa kaasanii dugda isaaniitti baatanii iddoo ijaarsaatti geessaa jiru.

Shaamarran keenya yeroo baay'ee kophee jalli isaa qal'atee ol dheeratu hidhachuu jaalatu. Kun immoo miidhagina isaanii dabaluu danda'a. Haata'u malee namoonni yeroo kophee kana fayyadaman ofeeggannoo guddaa gochuu qabu. Kana jechuun akka tasaa kuffisuu waanta danda'uuf miidhaa qaamaa irraan gahuu danda'a.

Namichi daa'imman taphachiisaa jira. Daa'immanis gammadanii isa wajjin taphachaa jiru. Daa'imman kunniin lakkoofsaan haga kudha shanii kan ta'an yoo ta'u, bifa garaa garaa qabu. Isaan keessa warri bifti isaanii adii fi gurraacha ta'antu jira.

Nama oduu miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeessaa jirudha. Innis waa'ee nageenya biyyattiifi wanta haaraa uumame uummata biraan gahuuf kan hojjatudha. Namichi kun uffata seeraa hojii isaatiif malu kan uffateefi duuba isaa immoo keenyaa cuquliisa kan jirudha.

Kuni bineensa Jeedala Diimtuu jedhamtuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti qofa argamti. Itoophiyaa keessaa Oromiyaa, Baaleetti argamti. Bakki kun paarkii Gaarrewwan Baalee jedhama. Jeedalli kun bifa diimatti siqu qabdi. lakkoofsi isaanii shan ta'a. Yeroo baay'ee tuqataa lafa jalaa eeguun sooratti.

Dhugaatiin kun, maqaan isaa buna jedhama. Bunni danfifamee dhugamuuf adeemsota akka:guuramuu, qulqulleeffamuu, akaawwamuu, tumamuu, bishaaniin ho'ifamuu fi qorrisiifamuu keessa darba, Bunni dhugaatii Itoophiyaa keessatti hedduumminaan dhugaman keessaa isa duraa dha. Itoophiyaan biyya galii guddaa oomisha bunaa alatti erguun argatan keessaa ishee tokko.

Gamoo guddaa fi lafa irra bal'aa ta'e irratti bocni adda addaa kaafamee jira. Gamoon kun galma aadaa Oromoo kan Finfinneetti argamuudha. Naannawwaan isaa magariisa fi boo'ii hedduun kan guutameedha. Fuuldurri isaa fuullee qaba.

Biyya keenya keessatti mukkeen baay'ee guguddaa ummurii dheeraa qaban hedduu isaanii agarra. Haata'u malee cirama bosonaa namoonni bakka hedduutti gaggeessaniin sanyiin biqiloota hedduu baduu danda'eera. Kana hanbisuudhaaf immoo tarkaanfiin mootummaan keenya fudhachaa jiru faayidaa guddaa qaba.

Ijjoollen kun tikseewwan gaala eeganiidha. Ijoolleen kun lakkoofsi isaanii sadiidha. Dudduuba isaanii gaalawwan baay'een nii mul'atu. Iddoon isaan jiran kuni Iddoo gaalli itti tikfamu bosona keessadha. Bifti gaalawwan kanaa daalachadha.

Asxaa dhaabbata inshuraansii Niyaalaa fakki irraa mul'achaa jira . Naannawaa isaa irratti Barreeffamni Afaan Amaariffaa fi Afaan Ingiliffaan ' Dhaabbata Inshuraansii niyaalaa kan waloo ' jedhu barreeffamee jira. Gidduu isaa irratti fakkiin Niyaalaa ni argama.

nama guddaa hayyuu, weellisaa uummata Oromoo akkasumas uummata Itoopiyaa biratti jaalatamummaa guddaafi beekkamtii guddaa nama qabu abbaa aartii aartist Dr Ali Birra jedhamuun nama beekkamudha. yeroo ammaa kana ammoo hawaasa bal'aa fuulduratti sirbaa kan jirudha.

Namoonni ardaatti fardeen baasanii yaabbatanii garmaamsaa jiru. namni tokko uffata adii uffatee Kan jiru Farda wayyaa adiidhaan faayamee lugaamame yaabbatee garmaamsaa jira. fardi Kuni miila Isaa gara fuulduraatiin oldhaabatee jira. namni tokko Farda kana Jala deemee suuraa waraabaa Jira.

Kun bakka sagantaan addaa itti gaggeeffamu kan meeshaalee faayaa garaa garaatiin miidhagee jiruudha. Meeshaaleen ogummaa harka namaatiin hojjetaman kanneen akka gundoo bakka kana jira. Barcumawwan aadaa miila-sadee akkasumas, abaaboon bifa adii qabutu fannifamee jira.

Manneen naannoo kana jiran manneen gamoo umurii hedduu lakkoofsisan yoo ta'u, gamoon oomishoota ijaarsaa kan akka:dhagaa, simiintoo, cirracha, sibiila fi kanneen biroo irraa hojjatama. Manneen kana gidduu daandii irra biqiloonni magariisni daraaraa qaban hedduun ni jiru.

Manni tokko faaya miidhaginaa yoo qabaate, bareedinni isaa kan nama harkisuu fi kan nama hawwatu ta'a! Manni kun faaya garaa garaan kuulamee, lafa daawwitiin isaa nama agarsiisu qabaachuudhaan nutti mul'atudha.

Gosa sinbirroota maqaan ishee gugee jedhamtuudha. gugeen simbirroo baay'ee Amala gaarii qabduudha. gugeewwan Kuni lama ta'anii dhaabachaa jiru. iddoon isaan dhaabachaa Jiran waan halluu adii qabu guddaa dhaabatanii jiru. miilli isaanii diimaa Kan ta'eedha.

Beeksisa lafa hojii namaa irratti maxxanfamee jiru argaa kan jirudha. kunis meeshaan inni beeksisaa jiru kun eessa akka jiru kan nutti agarsiisudha. kunis " rabsa laargoo mannaariyaa " kan jedhudha.

Kuni siree duratti kan muka irraa tolfamedha. Sireen kun miila afur kan qabu yoo ta'u, lafa irraa xiqqoo olka'ee argama. Sireen kun miilli isaa bobboca garaa garaa qaba. Bifti siree kanaa moofawuu irraa kan ka'e gurraacha'eera.

Teessoon mana keessatti namoonni irra taa'an heduun ala keessatti tarree galanii kaa'amanii jiru. Teessoowwan kunneen lakkoofsi isaanii kudhanii ol kan taa'aniidha. Isaanis ala keessa margaa mooraa keessa diriirfamanii jiru .

Kuni saanduqa biiraa Habashaa jedhamuuti. Saanduqi kun bifa gurraacha qaba. Saanduqa kana irratti barreefami Afaan Amaariffaan "Habashaa" jedhu irratti barraa'ee jira. Akkasumallee saanduqa kana irratti mallattoo yookiin asxaa dhaabbata kanaa kan taatee mataan intala habashaa shaashii marattee jirtu ni argama.

Kuni oomisha mokoronii jedhamudha. Nyaataaf oola. Oomishni kun kumtaala bifa adii qabu keessatti naqamee jira. Naannawa isaa oomishi midhaanii kan biraan illee jira. Itoophiyaatti mokoroniin yeroo baay'ee akka ittootti nyaataf oola.

namoota bayyatanii karaa irra magaalaa keessa deemaa jiranidha. namoonni kun dhaabbatanii kan jiranis hedduudha. konkolaataan fe'umsa uummataas karaa kana irra imalaa kan jiruufi isaanis konkolaataa baayyee kan ta'anidha. gamooleen baayyeen illee karaa cinaatti argamu.

Bineeldonni manaa naannolee margaa fi jiidhinsa qaban jiraachuu jaalatu. Innis sababa hongeen jireenya bineeldotaaf mijataa waan hin taaneefidha. Gaarri marga qabuu fi bineeldonni irra dheedaa jiran kun fayyummaa isaaniif gaariidha.

Namoonni naannoo baadiyyaa jiraatan soorrata nyaatan argachuudhaaf baay'ee hinrakkatan .Kana jechuun waanti dhalli namaa soorratee jiraatu baay'een isaa isaanuma bira waanta jiruuf lafuma qonnaa isaaniitti gadi ba'anii fudhatanii oldeebi'uun itti fayyadamu. Kun immoo baasii wantota baay'ee bituudhaaf baasan qusachuufii danda'eera.

Manni amantii Kiristaanaa Ortoodooksii alaabaa Abbaa Gadaan faayamee jira . Kana malees, bataskaana irratti garaa alaan bokkuun irratti kaafamee jira . Gubbaan bataskaanichaa guutuumaa guutuutti halluu magariisa dibamee jira .

Wantoota gosa adda addaa dunkaana keessatti laastikiin xaxamanii dagalee irra godhamanii jiraniidha. Wantootni kunneen wantoota gogaa yeroo baay'ee akkasumatti nyaatamaniidha. Wantoonni kun halluu kan akka diimaa, keelloo, cuquliisaa fi magariisa qabu.

Namoonni hedduun dhaabbatanii namoota utaalaa jiran ilaalaa jiru. Namoonni muraasni namoota hedduu dhaabbachaa jiran fuulduratti utaalaa jiru. Hundi isaanii bifa gurraacha kan qaba yoo ta'an hojjaan isaaniis tokko. Namoonni lama ulee guddaa qabatanii moggaa irra dhaabbachaa jiru.

suuraa kana irratti kan arginu kun meeshaa ammayyaa'aa uffata tokkosuuf itti fayyadamnu dha. kunis immoo halluu adii fi gurraachaan makaa kan ta'e ofirraa kan qabu dha. kunis haala salphaan uffata caccabe sirreessuuf kan nu gargaarudha.

Qarree gubbaa irratti aarri boolla lafaa keessaa ol yaa'aa jira. Boolli kun akan uumamuu danda'eef sababa dhoo'insa voolkaanootiini. Voolkaanoon wanta dhangala'oo sibiila baqaa fakkaatu kan qabu ta'ee keessa lafaatii kan madduudha.

Dhangala'oowwan dhugaatiif oolan kamuu meeshaa itti dhugaman ni qabu! Meeshaan qabannoo qabu kun burcuqqoo kan jedhamu yommuu ta'u, bishaan, farsoo, fi dhugaatiiwwan biroo ittiin dhuguuf kan gargaaranidha. Qulqullummaa isaanii ni argisiisa.

Kun atileetota fiigicha irratti argamanidha. Atileetiin Itoophiyaa tokko fulduratti baatee fiigaa jirti. Warreen kan biroos ishee hordofanii ishee dursuuf tattaafachaa jiru. Iddoon fiigichaa kun sararaan qoqqoodamee argama. atileetonni gara duraarra jiran atileetota afuridha.

Kuni meeshaa wantoota ittoof ta'an kanneen akka kuduraa hundee dimaa, kaarotii, dinnicha fi kan biraa xixiqqeesse daakuuf yookiin muruuf kan gargaarudha. Meeshaan kun sibiila irraa kan hojjatamee fi uraa baay'ee fi gosa adda addaa kan qabuudha.

Namoonni naannoo lagaafi haroon jiru jiraatan baay'een isaanii bishaan daakuudhaan beekamu. Bakkeewwan akkasiitti isaaniif waanuma salphaa fakkaachuu danda'a. Haata'u malee namoonni bakka bishaan hinjirre jiraatan waanuma dhuganuu dhabuudhaan dararaa argu. Kanaaf warri laggeen naannoo isaaniittu argamu faayidaalee biroo hedduudhaaf oolfachuu qabu.

Bineensa bosonaa qaamaan xiqqoo taatedha. Bineensi kun bifaan hantuuta manaa kan fakkaattuufi eegee dheeraa dabbasaa baay'ee of irraa qabu kan daalacha ta'edha. Naannawaan garaa ishee immoo adii kan ta'edha. Bakkeen isheen jirtu kun baalli xixiqqoo kan margee argamudha.

Namichi bareedaan addeenyi ilkaan isaa cabbii yookan jirbii caalu tokko dubartoota lama haammatee kolfaa jira. Shamarran lamaan haammatamanii jiran seeqaa jiru. Namoonni asirratti argaman hundi isaanituu gonfoo qorraa mataatti godhatanii jiru.

Dirreen kun dirree baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan nama hawwatuudha. ooyiruun kun kan sammuu namaa boqochiisuudha. akkasumallee kan dirree bal'aa kan oomishaa fi jallisii addaa addaaf ooluudha. ooyiruu kana irra midhaantu facaa'ee jira.

Suuqii kuduraa fi muduraaleen keessatti gurguraman keessa dubartiin takka dhaabbattee jirti . Muduraalee mul'atan muraasni kanneen akk burtukaanaa, maangoo, muuzii, paappaayyaa fi avookaadoo fa'aan ni argamu. Gosoota kuduraalee keessaa timaatimni raafuu. maramaa, qulluubbii diimaan ni argamu.

Kuni mallattoo maallaqa kiribtoo kan ta'e kan Biitcooyiniiti. Mallattoon kun bifa silvarii qaba. Dudduuba isaatti ammoo fakkiin waan akka networkii fakkaatu wayii ni argama. Gara jala isaatti ammoo barreefami Afaan Amaariffaan barreefametu mul'ata.

Bakka gurgurtaa kitaabileen gosni garaa garaa hedduun walitti qabamanii jiran. Kitaabileen kunneen dhimmoota jiruuf jireenya ilma namaa waliin wal-qabatan irratti gadi fageenyaan barreeffamuun sammuu ilma namaa irratti dhiibbaa gaarii uumuuf kan oolanidha.

Hojiin harka namaa fi kan uumamaa walitti ida'amuudhaan naannoof miidhagina addaa kenna. Uumamni wantoota mimmiidhagoo hedduu qaba. Namni immoo ogummaa itti dabaluun miidhagsa. Suuraa kana irratti naannoo miidhagaa kan lafa ol ka'aadhaan marfamee fi miidhagina namni itti ida'e argina.

Koloneel Mangistuu Hayilamaaram jedhama. Waggaa kudha torbaaf Pireezedaantii Itoophiyaa ta'uun bulcheera. Mangistuun Itoophiyaatti nama sirna mootii baalleessun Mootii Hayilee Sillaasee fonqolchee aangotti dhufeedha. Booda finciiltootaan aangoo irraa kaafamee biyya Zimbaabuweetti baqatee amma magaalaa Hararee jiraata.

Dibannaa rifeensaa gosa garaagaraa wantoota adda addaa irraa qophaa'aniidha. Isaanis haaraa kan namni itti hin fayyadamne gurgurtaadhaf qophaa'anii jiranidha. Dibannaa kanneen yeroo baay'ee shamarran kan ittiin dabbasaa mataa isaanii guddisuufi bareechuuf itti fayyadamanidha.

Gosa dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'e kan soofii maalt jedhamudha. Xaarmusiin dhugaatii kana qabate tokko qofaa isaa minjaala mana dhugaatiirra taa'ee jira. Dhugaatiin kun garbuu irraa kan hojjatame waan taa'eef tokkoon isaa kan dafee nama quubsudha.

Kuni Iddoo dura manni turee fi amma diigameedha. Lafarratti hafteen wantoota manni ittiin ijaaramaniinitu mul'ata. Kanneen akka qorqorroo, simintoo, biyyee fi kanneen biroo lafatti kukkufanii argamu. Manni kun itti yaadamee waan digameedha.

Konkolaataa gosti isaa baasii ta'e osoo deemaa jiruu karaarratti rakkoon isa muudatee jira. Namichi tokko immoo fuuldura isaa taa'ee rakkoo isaa ilaalaa jira. Namoonni naannoo sanaa ammoo cina, cinaa isaa deemuun ilaalaa jiru. Baasii kana irratti halluun bifa alaabaa dibameera.

harmee meeshaalee aadaa qabattee akkasumas uffata aadaallee uffattee jirtu argaa kan jirru yoo ta'u , harmeen kun ammoo mana uffatnii fi meeshaaleen aadaa gosa gara garaa keessatti argamu keessatti argamtee kan jirtudha.

Manni bocaa fi haala garaa garaan kan inni ijaaramuu jalqabe qaroomina dhaloota ammaan asittidha. Manni kun bifa bareedaa kan qabu, jabaa fi cimaa umurii dheeraa turuu kan danda'udha. Dhagaa irraa hojjetameera.

Akka amantaa kiristaanotaatti faarsaa faarfachuun baay'ee beekamaadha. Akka amantaa kanaatti Faarsaan humna guddaa qaba. Kana waanta ta'eef itti fayyadamuudhaan waaqa isaaniitiif galata dhiyeessu. Kana malees qalbii jijjiirrachuunis faarsaadhaan uumamuu danda'a. Kanaaf sagalee meeshaa garaa garaa dhageessisaa Faarfatama.

Bakki kuni hara Wanciidha. Harri Wancii Oromiyaa, Shawaa Kibba Lixaatti argama. Harri kun haala teessuma lafaa naannoo sanaa wajjiinii fi biqiloota yookin bosona naannoo sanaa faana bareedina adda ta'e qaba. Iddoo kanatti manneen gurmuun ijaarraman illee ni jiru.

Biyya tokko keessatti warshaaleen ijaaramuun isaa guddina biyya sanaa murteessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kana jechuun namoonni baay'een carraa hojii bakka sana irraa argachuudhaan fayyadamoo ta'u. Kana malees warshaan tokko hundeeffamuun isaa waantota biyya tokkoof barbaachisan oomishuu danda'a waanta ta'eef jajjabeeffamuu qaba.

Hanqina bishaanii hir'isuuf mootummaan ciminaa fi jabinaan hojjechaa kan jirudha. Bishaan kun bifa ammayyaatiin hojjetamee hawwaasa murtaa'e bira kan gahudha. Kunis qulqullina bishaanii eeguudhaan fayyummaa uummataaf gumaacha gaariii kan qabudha.

Intalli uffata bifa diimaa qabu uffattee kompiitaraan hojii osoo hojjattuuti. Tarree isheen irra jirtu kana irratti kompiitaroonni kan biraanis tarree galanii argamu. Kompitaroonni kun bifa adii qabu. Cinaa kompiitaraatti maxxansituu yookiin ammoo piriintariin ni argama.

Obbo Taayyee Asqasillaasee jedhama. Pireezidaantii Mootummaa Itiyoophiyaati. Kana durallee Iddoo garaagaraatti itti gaafatamummaa garaagaraan tajaajilaniiru. miniistiira ministeera dhimma alaa ta'uun tajaajilaniiru. Dhimma hamma humna elektrikaa Itiyoophiyaan maddisiisuu dandeessurratti ibsa kennaa jiru. Jala fakkii kanaatti barreefami afaan Amaaraan barrraa'ee jira.

Dubartii fuula ishee irratti dibata keelloo dibattee mataa irratti huccuu adii marattee jirtudha. Dibanni kunis irdii yoo ta'u innis bareedinaafi addeenya fuula keenyaa akka dabaluuf kan dibannudha. Kunis wanta fuula keenya bareechuuf fayyadu bakka itti argannu beeksisuudhafi.

diikoorii argaa kan jirrudha . innis baayyee bareedee kan jiruufi diikooriin kun ammoo guyyaa gammachuu gara garaa kan hojjachatamuun kan beekkamudha. fakkeenyaaf guyyaa eebbaa , cidhaa fi guyyaa yaaddannoo dhalootaa fa'idha.

Taphattoonni tapha kubbaa saaphanaa taphachaa kan jiran yoo ta'uu namoonni kuun ammoo itti naanna'anii tapha kana ilaalaa jiru. Taphattoonni kun uffata walfakkaataa halluu keelloo qabu uffatanii argamu. Iddoon isaa mana barnootaa keessadha.

Boba'aa halluu abidda fakkaatu qabuudha. wanti Kuni baay'ee Kan diibatuudha. iddoo kanatti humni keessa lafaatii ol-dhoohe voolkaaanoo jedhamu dhoohee jira. voolkaanoon bifa abiddaatiin Kan bahu yoo ta'u lubbuu lamaas ta'ee qabeenya biroo barbadeessuu danda'a.

meeshaa manaa yoo ta'u innis nyaata hojjachuuf yookaan ammoo wanta ittoon irraa hojjatamu faaquun kan nu gargaaru yoo ta'u isaanis kanneen akka hundee diimaa, kaarootii kanneen biroodha. harka namaatu qabatee jira.

Namoonni hojii Sibiila tumuu hojjetan meeshaalee garaa garaa irraa tolchuudhaan bu'aa guddaa irraa argatanii uummatas tajaajiluu danda'aniiru. Fakkeenyaaf hojii sibiila tumuu kanaan Billaa fa'aa tolchuudhaan gabaadhaaf dhiyeessanii warri irraa fayyadaman baay'ee isaaniiti.

Kobbeen gosa garaa garaatu jiru. Isaanis halluu adda addaa kan qaban, dhangala'oo kan qabanii fi kan hin qabnedha. Kobbeen kun gogaa yeroo ta'u, suuraa fi fakkiilee adda addaa kaasuu irratti shoora olaanaa qaba.

Nyaataa muraan meeshaa hojii ijaarsaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Meeshaan kun qara cimaa waanta qabuuf muka ittiin muruudhaaf fayyada. Yeroo ittiin fayyadaman akka tasaa nama muruu waanta danda'uuf ofeeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo kaa'amus iddoo daa'imman hinqaqqabne kaa'uun filatamaadha.

Nyaata buddeenaa jedhamuudha. nyaanni Kuni ittoowwan gosa hedduu ofirraa qaba. ittoo diimaa ni qaba. ittoo dinnichaafi raafui akkasumas hundeen diimaa qaba. corqaan hedduun gubbaa nyaata kanaarra kaa'amanii jiru. buddeenni walitti maramee gidduu isaarra ciibsamee Jira.

Daandiin konkolaataa wal maraan boca qubeellaa qabu fakkii irraa mul'achaa jira. Daandii konkolaataa wal maree jiru keessa margi biqilee jire. Daandii xaxaa kana keessa konkolaataan otoo walitti hin bu'in karaa isaanii irra imaluu ni danda'u.

Kuni Intala uffata aadaa Oromoo Arsiin faayamtee mobaayilaa ishee keessatti of ilaalaa jirtuuti. uffatichi bifa siddisaa qaba. Gidduu isaarran ammoo sarara qal'aan alaabaa abbaa gadaaan faayamee bareedetu jira. Iddoon isheen dhaabattee jirtu kun mana keessadha.

Kuni gosa saamunaa Iskaayi jedhamuudha. Saamunaan kun qola pilaastikaan haguugamee yookiin ammoo saamsamee argama. Bifti pilaastika ittiin haguugamee kanaa cuquliisadha. Gidduu keessaan ammoo barreefamni "Iskaayi" jedhu afaan Ingiliffaan barreeffamee jira. Baay'inni saamunaa kanaa lamadha.

Dallaa mana jireenyaa kan qorqoorroodhaan ijaaramee jiruu fi biqiltoota mooraa sana keessa jiran. Diida dallaa mana sanaatiin dhagaa ijaarsa manaaf tajaajilu kan bakka tokko naqamee jirutu argama. Dhagaan kunis daandii tolchuufi akkasumas ijaarsa manaaf kan gargaarudha.

lafti qonnaa lafa hedduu bal'aa yoo ta'u, biqiloonni midhaanii tartiibaan yookin kilaastaraan facaafamanii fi marganii jiru. Biqiltuun midhaanii kun kan akka:qamadii, garbuu fi kanneen biroo dha. Biqiloonni kun nyaata qaama namaatif ta'u kennuuf faayidaa hedduu qabu.

Biyya kana keessatti mootummaan sagalee uummataatiin filamuu edda jalqabee bubbuleera. Kana waanta ta'eef lammiileen sagaleen isaanii hiika qabaachuun isaa gammachiisuu waanta danda'eef mootummaan biyya bulchu karoora kana marsaa hunda hojii irra oolchaa jira.

Magaalaa hedduu keessatti bakki dibanni qaamaa gurguramu baay'eetu jira. Kun immoo namoonni naannoo sana jiraatan haala salphaadhaan oomisha kana argatanii akka itti fayyadamaniif gargaaruu danda'eera. Haata'u malee daldaltoonni tokko tokko kan yeroon isaa irraa darbe gara gabaatti waan fidaniif ofeeggachuun gaariidha.

Kophee dhiiraa kan miila guutuu haguuguufi hidhaas of irraa qabudha. Kopheen kun baay'ee bareedaa kan ta'eefi haaraa kan godhatamee hin beeknedha. Haalluun kophee kanaa gubbaan isaa daalacha yoo ta'u, gara gadiitiin immoo adiidha.

mana kuusaa avokaadoo kan ta'e argaa kan jirruufi avukaadoo meeshaa keessa taa'ee jiru kan baayyina qabu argaa kan jirrudha. avokaadoon kunis kan bilchatee muka isaa irraa guurramee gurguramuuf kan jirudha.

Bakka kanatti wantoota namni itti fayyadamuu fi jireenya gaggeessu waan gara garaa yeroo gurguramu mul'ata. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti Laargoon ni argama. Laargoon kunis uffata ittiin miiccuuf hojii irra kan ooludha.

Addunyaan namoota sanyii garaa garaa fi aadaa, duudhaa, amantii adda addaadhaan guutuudha. Namoonni hedduminaan argaman kunneen hundi isaani lammummaan isaanii biyya Itoophiyaa kan hin taanedha. Dubartii tokkoon suuraa ka'aa kan jiranidha.

Kun qola kitaabaa Afaan Oromoo sirna barnooota afaaniif qophaa'edha. Kitaabichi waa'ee jechaa irratti barraa'edha. Mata duraeen isaa "Jechaa fi Caasaa Isaa " jedha. Qolli kitaaba kanaa irra jireessaan halluu magaariisa qaba. Barreessaan kitaaba kanaa Addunyaa Barkeessaa Dursaati.

Asxaa suuraan kubbaa miilaa halluu adii fi gurraacha qabu irratti boocamee jiruudha. Asxaa kana irratti suuraan namaa illee halluu cuquliisaan boocamee jira. Akkasumallee gabaajeen qubee sadii qabu halluu adiin barreeffamee jira.

Taphni ijoollee tapha daa'imman naannoo isaanii keessatti waliin ta'uun taphataniidha. Ijoolleen yeroo umurii ijoollummaa isaanitti bakka tokkotti walitti dhufuun waliin taphachaa oolu. Taphoonni ijoolleen kun taphatan baay'ee kan namatti toluudha.

Naannoo mana jireenyaati. iddoon Kuni manneen jireenyaa citaa yookaan marga gogaarraa ijaaraman hedduu qaba. manneen kana fuuldura meeshaaleen supheerraa hojjataman hedduun alaatti baafamanii jiru. dhaabaan mana kanaa dhagaa hedduu walirratti tuuludhaan Kan ijaaramedha.

Dhaabbanni Itoophiyaa keessatti dhugaatiiwwan gosa adda addaa addatti immoo kan biiraa hedduu of keessatti hammatu maqaan isaa "BGI" jedhama. Dhaabbanni Kun dameewwan hedduu kan qabuu fi qabeenyaa guddaa kan qabudha

Soofaan meeshaa mana keessaa namoonni gatii guddaa itti baasuudhaan mana ofii keessatti bitatanii itti fayyadamanidha. Meeshaan kun mana namoota baay'eetti kan argamu yoota'u miidhagina mana sanaa dabaluu keessattis faayidaa guddaa qaba.

Biyyi keenya meeshaalee waraanaa gosoota hedduu horachuu dandeesseetti. Meeshaaleen kun immoo kanneen biyyoota kaan irraa argamaniifi biyyuma kana keessatti oomishamuudhaan kan faayidaarra oolaa jiranidha. Kun immoo biyyi kun gama kanaan ofitti amanamummaa guddaa akka qabaattu ishee taasiseera.

Motorri bishaan laga keessaa ittiin harkisanii biqiltuu ittiin obaasantu as irraa mul'achaa jira . Motorri kun iddoo bishaan yaa'uu hin dandeenyetti lagaa fi hidha bishaanii keessaa ittiin harkisuuf gargaara. Innis boba'aan kan hojjatuudha.

Bakkeewwan yaala fayyaa hedduun magaalaa guddittii Itoophiyaa, Finfinnee keessatti ni argamu. Isaan keessaa Yeekkaatit 12 kan jedhamu, bara 1912 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundaa'e tokkodha. Manni yaalaa kun yaadannoo injifannoo Adawaaf kan ijaaramedha.

Asxaa baankii Oromiyaa irra fardi miila lamaan duuban dhaabbatee kan fuulduraa ol kaasee jira. Baankiin Oromiyaa osoo maqaa isaa ammaa kana hin argatin dura baankii Internaashinaalii Oromiyaa jedhamuun beekama ture.

Nyaatni fedhii fayyadamtootaa irratti hundaa'uun haala garaa garaan kan qopheeffamuu danda'udha. Nyaatni hojjetamee jiru kun muduraa fi kuduraa garaa garaa of keessaa kan waan ta'eef, fayyaa fayyadamtootaaf baay'ee kan gaarii ta'edha.

Baadiyaatti manni mukaa fi dhoqqee irraa kan ijaaramudha. Mucayyoon kun balbala manaa kan taa'aa jirtu yoo ta'u, sababa hiyyummaa isheetiif uffata gahaa uffattee hin jirtu. Kun immoo fayyummaa ishii irratti dhiibbaa qaba.

Biqiltuu tokko keessatti fuuduraa firiin ishee guddatee jirudha. Fuuduraan kun anaanaasii kan jedhamu yoo ta'u innis gubbaan isaa waan akka qoree kan qabudha. Anaanaasiin baay'ee mi'aawaa kan ta'eefi keessi isaa waan akka keelloo fakkatudha.

Mallattoo miidiyaa hawaasaa kan ta'e miidiyaa OBS yoo ta'u, innis suuraa muka odaa guutummaan isaa haalluu magariisa qabuutu irra jira. Muka odaa kanarras barreeffama gurguddatee haalluu cuquliisaan barreeffame OBS jedhutu jira.

Manni heedduu bal'aa fi meeshaalee hedduu garaa garaa of irraa qabu kun mana hojii yoo ta'u, hojiilee kompiitaraa gosa garaatu gaggeeffama. Kutaa bal'aa kana keessa koompitaroonni fi meeshaaleen hojii biroo kan akka teessoo, minjaala fi saanduqaas ni jiru.

Kun kitaabota Afaan Oromoon barraa'anii walirra tuulamanii argamanidha. Kitaabinni kun namoota adda addaan barraa'ani. Kitaabota as irratti argaman keessaa hangafoonni kan akka Seenaa Gootota Oromoo, Tuujuba, Seenessa Eenyummaa Oromoo jedhan asirratti argamu.

Itoophiyaan biyya mootummoota garaa garaan bula turte akka ta'e seenaan ifa godhee lafa ni kaa'a. Mootummoonni kunneenis alaabaa mataa isaanii hundeessuudhaan biyya kana buchaa turan. Hundi isaanii halluu tokkoon garuu asxaa adda addaan bulchaa turani.

Kuni iddoo konkolaattonni dhaabatanii itti nama fe'ataniidha. Iddoo kana namooti ba'aa baataniifi namoonni imala barbaadan oliifi gadi deemu. Konkolaataan gosa tokko ta'e tarree galee dhaabatee jira. Gosti konkolaataa kanaa loonchiinaadha.

Kuni naannawa hara Wanciidha. Harri wancii Oromiyaa, Shawaa Kibba Lixaa keessatti argamti. Iddoo kanatti mannee tarree galuun ijaaraman ni argamu. Bantiin manneen kanaa halluu magariisa dibamee jira. Bakki kun bosonaan marfamee kan argamuudha.

kophee baayyee bareeduufi miidhagdudha. kunis kan maqaan ishee ayir jedhamtu yoo taatu namoonni dhiirotaas dubartootaas uffachuu kan danda'anidha. halluun kophee kanaa ammoo gosa tokko kan ta'eefi innis halluu diimaa kan ta'edha.

Magaalonni keenya yeroo ammaa guyyaa caala halkan bareeduu jalqabaniiru. Kana irraa ka'uudhaan jiraattonni magaalaa keessa jiraatan halkan waliin ta'anii socho'uudhaan itti bohaaru. Kun ta'uun isaa jiraattota hunda waanta gammachiisuuf magaalota hundatti hojiin miidhaksuu cimee itti fufuu qaba.

Weellistoonni Oromiyaa keessatti argaman aadaafi afaan saba kanaa addunyaatti beeksisuu irratti qooda guddaa bahachaa jiru. Kana jechuun weelluun humna guddaa waanta qabuuf gurra namoota baay'ee keessa seenuu danda'a. Kana malees gaaffiifi gammachuu uummata kana keessa jirus baasanii mul'isuu danda'aniiru.

Kun, lafa bosonaa baay'ee bal'aa, magariisa fi rukkataa ta'ee dha. Lafti bosonaa kun baay'ee rukkataa yoo ta'u, haala teessuma lafaa gaara irratti kan argamuu dha. Bosonni kun, lafa gaara irratti argamuu yoo ta'u, haala qilleensaa baddaa keessatti argama.

Suuraa namoota adda addaa afur ta'aanii guddatanii jiraniidha. Namoota kana keessaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyiin kolfaa jiru. Bakka kanatti kan mul'atu suuraa yeroo aangoo wal jijjiirraan godhamaa jiraniidha. Akkasumallee namoonni baay'een paarlaamaa keessa jiru.

Intalli durbaa saaykilii daandii keessa keessaa irra oofaa jirti. Mataa isheetti yoo kuftee kan mataashee ittisuu danda'au goonfattee jirti. Cinaa karaa isheen irra oofaa jirtu kanaatti manni kutaa garaa garaa qabu tokko ni mul'ata.

Qalama gosa garaa garaa barreessuuf oolu, tarree galfamee gadi gara galee kan dhaabamedha. Baay'inni isaaniii shanidha. Bifi isaanii asii achi gara mirgaatti yoo tartiibeffamu cuquliisa ifaa, magariisa, diimaa ifaa, cuquliisa fi diimaadha.

Barattoota daree barnootaa keessa taa'anii barsiisaa isaanii gammachuudhaan hordofan argina. Barattoonni kun tarii qoosaa argataniitu ta'uu danda'a. Baruulee isaanii bananii jiru. Barattoota irraa mudhikkii yookiin dadhabbii balleessuuf qoosaan ni barbaachisaa?

Laggeen irratti Riqichi hojjetamuu dhabuun isaa namoonni hariiroo akka waliin hinqabaanne taasisa. Kun immoo dhimmoota akka daldalaa fa'aa keessatti baay'ee barbaachisaa waanta ta'een dhimma irratti xiyyeeffatamuu qabudha. Sababiin isaas fakkeenyaaf konkolaataan namaafi meeshaalee fe'ee daandii deemu itoo inni rakkatuu agarra.

Bunni danfaan sinii bunaatti qicamee taa'aa jira. Mi'i siniin bunaa irra taa'ee jieu kun burreedha. Isa irras fal'aanni sibiilaa buna bu'ee jiru kokorsuuf gargaaru kaa'amee jira. Bunni bu'ee jiru koffee naqatee bira.

Qotiyyoon garmalee huuqqatan lamaan daandii konkolaataa irra imalaa jiru. Gaanfi konkolaataa duuba deemaa jiru garmalee dheeraa fi mataan isaa walitti dacha'aadha. Qotiyyoon isa fuuldura deemu immoo isa duuba irra gaanfa gabaabaa qaba.

Daldaltoonni hojii daldala meeshaalee ijaarsaa irratti bobba'uudhaan hojjetan baay'ee isaaniiti. Jarri kun hojii isaanii kanaan baay'ee fayyadamuu danda'aniiru. Haata'u malee namoonni bitataniis haaluma salphaadhaan bakka isaanitti dhiyoo jiru irraa bitatanii itti fayyadamuu dandeessiseera.

Iddoo Kuusaa oomisha Omaar jedhamuudha. Bifti qodaa isaa diimaa ifaadha. Bifa qindaa'een baakkoonii muka irraa tolfame keessa kaawwamee jira. Qodaa kana irra barreefami Afaan Arabaa illee jira. Oomishichi walii walii isaarra kakaa'amee jira.

Kuni Iddoo bishaan itti lafa jalaa bahee itti guutamee magaalaaf yookiin ammoo jiraattota naannnof itti raabsamudha. Taaankiin kun simintoo fii dhagaan kan ijaarame yoo ta'u boca naannawaa qaba. Bifti isaa garsamiidha.

Dhalli namaa seenaafi qabeenya isaa ilmoo isaa dhaalchisaa har'a gahe. Barteen akkasii kun immoo dhaloonni duubaa dhufaan eenyummaa isaa akka hinwallaalle taasisuu keessatti qooda cimaa qaba. Abbaan ilma isaa, Haatis intala ishee akkatti jiraatan gorsuun faayidaa guddaa qaba.

Harmeen daa'imman isheef nyaata qopheessaa jirti . Daa'imman immoo kutaa nyaanni itti bilchaatu keessatti waan harmeen isaanii gochaa jirtu ilaalaa jiru. Buuphaa, daakuu, Zayitaa fi kan kana fakkaatan minjaala irra tarreeffamanii jiru.